Anditi Andu aisheka purosi echiti zviri zvacho munoti zvinokheta, dai wantaite jaha kana muisa kana mwanakadzi rona muteto waro jekiseni rakonaro, zinaiti rakonaro rinobachitopanda kupinda munyamamo.

Zviro zvakona ere ana mai we! ndiani uchaziya nekuti amweni mukaindi wematenda apeno kuti anobve kuri asi tinondobonga zvedu kuti antu eutanowo anondodaroko eirapa antu wooro wozotoona antu oenda kuzvibhehleya yo oguma otorapwa otopetuka apona.

Kubeni ona matenda ano peya einyaauya anotobatsirawo antu zvakawanda. Asi tinozotobonga zvedu ngezvibhehlera neanonyaarapa akona atoo ekuti anhu anyaguma anozvirapwa zvitendazvo, oorozobveyo atopora ngenguva doodori.

Zibesha mupengo rino rino akhitiwoo rakati raguma ndharaunda yekwedu uno vantu vakafunga kuti aridariki hino tinobonga ngekuti apana chisingadariki. Antu kwaive kudaro ko kudai mweinyaenda kuzvibhedhleya yo miromo yakazi popoopo neanorapa akhona akati popoopo miromo.

Aindibvunza paini ana emukoma wangu unou kuti he atete zviini zvino zombo dhlkiwa ngeandu muzvibhehlera mwo ndikati ndidzo ngubo dzakona dzavano dhloka kuti vaone kuzoita nemushando wavo vasinga batiri nezvirwere zverwere zvevandu saka zvinenge zvakatonaka

Kwai mishando nemishando ine zvidhloko zvayo zvinochizodhloka kubeni zvimweni zvakona zvooroti zvadhlokwa woti here akiti woye anhu anoponemwo ere kubeni ndiyo inenge iri hembe dzakona dzekuti vaone kuite zveutano zvawozvo varape nezvirwerezvo zvipere.

Anditi taidarosu taireketa zuwa rimweni tikati nhenda dzino dzinombobve kuri dzinopanda antu mwiri dzino kwakuzondoona kuti nemwiri ino yakandogara yakadarokwo. Hino tinobonga ngekuti nemitombo yakhona nevanozvironza muzvibhedhleramwo varimwo.

Ndiani waizviziya kudhaya kwo kwaiya kundodaro kwo wabara mwana wake wanyati unopisha mwiri. Antu ondodarokwo okaya mashakani wo eisvutisa. Hino zvinezvi tinozvibonga eyaa ngekuti dzeshe nhenda dzo kunyari nemwana wapisha antu anorumba eienda kuzvibhendlera.

Waizviziya ndiyani kuti zibeshamupengo riya ringamuka reizwi akuchina raiti anhtu aipfeka nezvikweshe mumwiri mwawomwo kuri kuzvipomberera kutiza zibeshamupengo anthu oro ooti paakagara umweni garage ngeiyo umweni ogara ngeiyo akhiti wee apana chisinfaperi, nemuzvibhedhleramwo mwanga mwoothyisa nekuenda.

Anditi vantu vaindoita murakatira kuroiwa wakavhaiwa ngechidhoma kubeni kwainga kisaziyapeya vantu mazuva ano vorumbira kuzvibhehleya orobanzwi agumayo obekwa nemichini onzwa kuti suga yakona nengazi yo hazvidi kunyanya kurumba here.

Zvimweni zvakona zvinenge jee peya zveironzwa eizvironza antu eutano ano kuti itai kuti nemumizi mwenyumwo mundogara zviro zveshe zvakati kwati-kwati kuitire kuti nematenda akona asawanda. Dai naana korerawo onyaauya agume antu akachena zvechindozwarwoko kuti nemandirowo ngazvigare zvayanikwa pachitayapo kuitire kuti zviro zveshe zviti mboryo.

Vaindogara vakandozvironza kuti akiti woye dzimweni nhenda dzakona dzetinozwa hauzoziyi nekuti zvinonga zvakambokombei kubeni wena muteti wazvo zvinge zveide kuti kana wazviona zvakadaro usaema nazvo rumba woende kuzvibhehlera ngekuti ndivo vanonase kuzviziya nekuzvara kwakona.

Anamai Marinyame atinogara nawopo anditi anoramba achidaroko ere unozoaona nguwa ngenguwa kwai touyemwo mumuzimwo ondodarokwo eibereka nemagojo kumushana. Kwai tiri kuhamba teifefetedza teitatezeya zvirwerezvo kuti zvisadzara mumadzimbamwo tikati hino tochidini uyai mumwaye.

Ndiani waizviziya takagara kuno kuti matenda atakagara nawo mumwiri mwedu muno aaperi unodarokWo umweni unoenda unoguma unobhuirwa ngedendaro hino tinobonga kuti neantu eutanowo anochihamba einamira peshe peshe panonamirirka kuri kuchironzera antu ngekutano hwakanaka.

Vona vanondoramba zvavo veizvironza kuti mwwinyagara zvino rambai mwakaringira kuti mudhuze muno mune ere mune mvura yakuphuza neyekushamba ndiyo ngekuti aungaa utanopi ukagara pasina mvura hino tinobonga ngekuti unoona neana edu anochishandisa nemvura dzino.

Baba ekwanguyo aigara eizvironza kuti mweinyagara zviya munosisa kuti muningire kuti muntharaunda mwenyumwo munei. Mune mvura ere yokuti anthu amwe ngekuti yona mvura ndoupenyu hwakona saka musagara pekundoti hapana nemvura padhuzepo.

Akhiti woye, wakabati ndee mukore uno uchiri we kuti ere mweindogara zviya usingaziyi, ngekuti dai wanya rwara munorumba uchienda pari, zvakabanaka peya kuti mugare musinde meZvibhehlera, zvekuti mwanyazwa mwiri yapanda munorumba nekwaariyo mwoguma mworapiwa.

Anhu ainga echiti akiti woye tinode kumboite shakura shoko reidaro kutenderera kuti uyai kwauya antu ari kuhamba eifundisa antu zveutani kusvika eutano antu eidaidzirwa kumushongano kwasabhuku asi tinobonga ngekuti antu akaenda kuguma ona eutano acho orozvitsanagureyo.

Vanozvironzasu kuti hemunogara zvino musandoamba ngekundogarai. Chindogarai mweiziya kuti mwemwakagare mune mudhuze nemvura dzekumwa ngekuti yona mvura pachayo ndoohupenyu hwakonahwo. Hino wozodaroko antu otochera peya mvura eimwa.

Chakaa chidoko chadarika mazuwawo nemuzvikoramwo mweizwaroko. Kuti itai kuti mugare mune nemigomo inoiswe mvura mukati mwayo kuti ana onyada kuzomwa achizoteya ngemumakomichimwo eimwa.

Vanoramba veizvironza ana mutape kuti itai kuti ndau dzenyudzo muake zvibhedhlera itai kuti mundau dzenyudzo muite zviro zvekuti kudai muntu mwiri yanyambopanda unoende korapwahino tinobonga nekwedu uno zvadzara zvibhedhlerazvo nevanofundisa vakhona varimwo.

Haa isu kwedu uno mazuwa ano haanobadakara naana kudai anoende kuchikora ngekuti agumeyo nemvura dzakhona dzekushandisa dzinenge dzakati chakata peshe peshe mapombi emvura hino unoone hwakadzarepo hwana hweichidarokwo kushambe nyara nekumwa.

Akuna nekwavasingasviki vantu vakona veidaroko veizvireketa itai kuti muntu hweshe aziye ngezveutano nemwedu muno mwanaTuzuka muno vanoguma veironzere vantu vorotoona muntu hweshe otoziya ngezveutano zvoopora.

Kudhayako hwana hwaipera kuti rararira moro voti akhiti voye chinyi ichichi. Kubeni kwainge kusaziya peya kuti kuzvibhedhlerayo kunondwa neana kudai achinyari adoko oguma oro vodonhedzerwa nemitomboyo eibairwa vana votopora.

Tinozvibonga hedu antu eutano ngekuti akheti kuti orapa anani angana sekuru ana mai anasikana nanakomana weshe wandozwa mwiiri weipanda antu anoenda kuhloyiwa kuchibhehlera antu otozobveyo apora

Zvino gara zvei ronzwa kuti kasira kasira mei nyada ku uya ku zvibhedhlera kuya musazo uya zuva rati paka ngekuti musati matanga kune vano tanga ngeku fundisa antu ngezve utano zvino antu mochizo ona henyu kurapwa mambo pedza ku fundiswa.

Zvona hazvo zvinenge zvakandonaka antu asati anyagara zviya mumanharaunda mwavomwo kuti atange achizoningira nekunase kuhloyakwo kuti pendinogara pano pane mvura ere yekupuza ngekuti yona mvura ino ikatamikwa neupenyu hwakhonahwo hwashata.

Mtribano ino peinodaidzirwa unonzwa amweni eidaropo kuti yowee ininihandiendiyo kumumuhlongano iyoyo kubeni kuri kusatoziva peya kune vanenge vaendayo voguma vodzidziswa antu anamai nanababa, majaha nemhandara vantu votobveyo vafunda.

Ano ramba akazvi ronza iyena mutape wekwedu yoo kuti akiti takagara kudai zvino ngati gare teiziye kuti tiri padhuze ne zveutano vantu vei ramba vei ronzerwa kubeni kune vanenge vazo ronzerwa vo unozotoona kuti ne huma jaha nehu mhandarahwo hunenge hobai dakara peya.

Ndinondoramba zvangu ndeibonga akiti wee kuti ona asharukwa edu edereyo akabaita hawo akazvironza kuti muganga ngemuganga ngawuitewo nezviro zvekuite kuti antu anyazwe mwiri dzawo dzino dzeipanda anoende kundotsvaga eindochironzerwa kuti zvinoita mashandisirwei hino tinoabonga peya anohamba eifundise antu ano.

Kubeni kudhayako antu aiite mirarira antu eichindofa weizozwa kuti ngeyi kozi indxondo, wakafa ngechirwere chendxondo. Hino tinobonga nekuti antu oramba eifundiswa. Hakuna neuchafa ndizvo, zvoramba zveindoronzwa antu echichitaurirwa nemazano.

Anthu aidarokwo pheyani, kube kwaiye kusaaziya, weshe wandorware ndxondo, chimurekerai ahambe mumapatomwo, akanyahambe asina kusimira tochadini ndidzo ndxondo dzo. Kubeni kwona kune neanthu pheyani anohamba eichifundisa vanthu ngezvekurwara ngqondo zvino nekuchifundisa kuti hino zvochiita ekuzwinyi kuti anthu arekere kurwara, tinoabonga.

Kubeni hai vairamba veindozvironza nanyamashi unowu vanotozvironza kuti hemunodarokozvo zvemunoita majahemwi nemhandaramwi andizvo zvekuzopedzisira nendxondo dzoopanda ere, hino tinobonga ngekuti vanoti vaona zvakadaroko vorootora majaha aya veipangwa.

Anditi unozondidarokwo su peshe peshe peunohamba pakanamirwe zviro zvinenge zvakanyorwepo woroti ukazozvieerenga iyazve ngezveutano tinobonga antu ano anohamba eindoti peshe peshe einamira eichindodatokwo anokone kuerenga eierenga antu eidetsereka..

Muntaraunda dzekwedu uno kwanachipinge uno mworamba meindobekwa zveshe-zveshe zvinoronza ngezvehutano. Hapana nepeuchahamba pasikazi kubekwa ngemipikicha inoronza ngezveutanoho tinobazvibonga ngekuti antu afunda.

Kwai ntaraunda ngentaraunda inosisire kuti iake zvibhedhlera iite kuti dai anhu anyazwa mwiri yawo yapanda arimwo zviya arumbe aende uye asaningira kuti ndiani angaa ana sekuru ana mai ana adoko munthu weshe wasvika ngaarapiwe.

Rinenge jee peyani kana kushushwa antu eizwarokozo pezvi bhedhlera musaite kuti mugare kusina zvi bhedhlera nekuti ngezuwa rinopande mwiri kuzorumba kobate chi bhedhlera chakona kunonenesa hino tinobonga nekuti ndaraunda nge ndaraunda kanyi uno dzaane zvi bhedhlera.

Anditi sabhuku unondramba eizvironza ere kuti hemunyakorera henyu kuuye kumudhibano zvino tinode kuti tiaake zvibhehlera kuitire kuti dai tanyazopande mwiri tirimukanyi muno tisatange tarumba kuenda derayo timbotanga tarapana tega muno teizokwirawo hedu derayo.

Mutape aindongogara eizvironza eiti ere akiti woye antu ngatiake zvibhehlera mumakanyi muno kuitira kuti kudai tanyazwa mwiri unei yeingekupanda panda atizoneseki tinorumba kuenda padhuze. Hino tinobonga ndiani vachasara aisa nearume eshe antu kwakurumba kuende kuzvibhehlerako.

Unoti ukati ndee ndee zviya woroningire imweni zvayo ntaraunda nemiganga woroona kuti zviro zvakona zvinenge zvakati mboryo kudai ana ano akanyarwara anochizoendeswa nekuzvibhedhlerayo oguma oroningira neanozvikona ngekupona kwakona kwokasira.

Tongoramba hedu teiabonga anamutape edu ano kuti anonoramba akazvironza kuti akhiti woye itai kuti ndau nendau iyite nezvibhedhlera kuitira kuti ngeunenge azwa mwiri sake weipanda arumbe aende aende kuhloyiwa iye orozokasika nekupora.

Takashekasu gore imweni taende kukhisimusi kwambuya. Kude kooti ndee zvibhedhlera zviriyo zvakati njuku. Zvakaite nekuakirwa maina, zvoroochinaka, zvaite ekuakirwe nemudenga, zvoroosimirwe nemaruwa. Ndochoochizoti kuna mbuya, zvichiri zvibhedhlera ere? Vakati eya muzaya woye.

Takanyagara kudayi muntaraunda dzedu dzino zvaindode kuti dayi antu ashandira pamwe eivaka zvibhedhlerazvo antu ogara eiziya kuti takanyagara zvino zveutano zvekuti tanyazwa miri yedu ino yeipanda tinorumba pari. Hino tinobonga ngekuti zvoitwa.

Kwaana mabeka kwedu uno ngekwekudaroko wanyazwe mwiri wapandazvako worumba woende pachibhehleyapo woguma wotothxlambaya nepabanzi po nepachisarara zvinoningirwa ndiyani kunenge kusina nezvihlayo zvokuti antu agare nemvura dzakona dzakachena kubeni woozoona zvimweni zvibhehleya zveshe zvinonga zvakabati hwe.

Tinobonga zvedu antu voye akadaroko ana edu akabarwa mumakanyi muno, oro odaroko akafunda apedzepo ozotouya nemarepi, oro oti ngatiake mizvibhedhlera padhuze. Kuitira kuti veshe vanorwara varapirwe muntaraunda vozotoona nemajaha nemhandara, antu eshe orapwa peya otopona.

Anditi akadarokopisu sekuru angu odaroko ochaya ngefonidzo angati hemuzaya woye rumba udzake uno kubani uno sekuru ako adoko abvayo kuchibhedhlerayo hino aende koibekwa naitiyo kuzoti petuke maiwe hazvichawatiki mwiri weshe wopisha.

Waiti zvako wakwidze gomo kuenda Ngaone matuntuwo ariyo worowoguma nemakumbo ozhazha odunga wochiti hino Mwariwee ndochidini wochizoti ndee ndee wotoona pane zvibhedhleya zvakaita nekukura ukandorembapo wogumapo wondorapwa wopora woti Mwari mwaita.

Zviro zvese takadai zvinoda kundofundiswa zvazvo ngekuti mukasafundiswa zvimweni zvacho amuzozii nebiningidzo razvo hino tinobonga zvedu anhu eutano ano anondoramba eidarokwo anhuwee uyai mufunde majaha mungaa mhandara mwasvika munofundiswa.

Kwai ndiani waizozviziya kudai antu akakorera kufundiswa akiti woyee kufundiswa kuno kwakanaka peya zvikoro zvino zvakanaka dai tisinyarina hedu mare ngatimbozama kuti ngenguva yazvinodaidzirwa kuti uyai mufunde ngezveutano toenda toguma tofundiswa ngekuti navo vanofundiswa zvinobaaite nyore.

Hluno vantu vekuma ndau kuno kufunda kwakona akuperi kungorambe antu akangofunda kupera kufundako kwakanaka kunyanya zveutano izvozvo zvinoda antu arambe akaronzerwa agare eizvizviya utano wakanaka.

Tinongoramba teidaroko kuti tinobabonga zvedu hurumende yedu kuti inondoramba yakadaroko yechindoronzera antu. Mworozondi mukati hambe hambe apo panechibandera chinenge chaka nyorwa ngezveutano zvino ngezvekuti antu achenjerere asandoita zveshe zveshe ngekut utano wona wakakosha.

Tinorambazve teindodaro kubonga ngekuti andiregeri kubonga vona vanoramba veironza ngezveutano vano vakazviita kubeni neantu aniramba orozoto buda mumamwizimwo nehembe dzinoghlokwa

Anditi andu aizvironzerwa su kuti potai mwei kwirawo mabhazi mweinda kunoonawo zviriderayo mukazoona antu eutano anenge ayodera yo anohamba eironza ngezve utando zvino nenge akabachizo shamaba paini zvekuti anarume neana kadzi ukaati ndee zvinenge zvakabati mhoryo

Tombovabonga zvedu navo vasharukwa venyika ino akadaroko kuti antu ngaahambe eironzerwa ngezveutano kweshe kweshe kwaanenge ari angaa arume neakadzi anamai nana baba anhu ngaarambe eizvironzerwa zveutano zvino kuti zvinoita mashandisirwei.

Nyika yedu ino zvayakabanaka vakhiti woye kudai mweimbazvionawo ngekuti aikheti inongodarokwo anambuya, majaha, mhandara, arumbwana zveshe uyayi anhu kuzvibhedhleryo uyayi murapiwe anhu woye mupore

Vona zvavo vanondoramba veidaroko veindozvironzwa oro vozondoona peshe-peshe pazvinonga zvakanamirwa zveutanozvo. Vadai vanyaenda ngemuzvimbizimwo unondoona zvakanyorwa nezvimabhokisizvo zvirimwo. Kubeni ndaa yakona inenge iri yekuti antu angwarire utano.

Antu taindodaroko hedu eya teiti ayunguwo ngaabve uno tinoda kutonga tega mithundu yedu, kunyanya uno kwaanaChipinge uno, taidzinge ayungu kubeni moozozvionaepo ayunguwo haabviri ngekuuya peya nezvikora zvekuronzera antu ngezveutanozvo, asi tinobonga ngekuti zvojeka.

Handiti chaivhunzaposu chimwana changucho cheiti mai nana zvinombosiyana ngei zviro. Zvakona ndikati zvinochisiyana ngentaraunda zvimweni zvinenge zvakabaati hwee. Zvinyari zvibhehlerazvo zvokuti magumepo haa munobaaona zvakati mhoryo zvakakura.

Tinobaa bonga zvedu ngekuti nezvibhehlera zvedu izvi zvetinazvo izvi kanyi uno kwaana Tuzuka vanayo peya nemuchini inokona kuhloya vanhu kudai ngemadzisowo enyarwadza kudai ngei vorozviningira nevanakadzi avachatyi kuningira anhu ngekuti vakazvifundira

Zvinozondoite kusiyana zvona zvibhedhlera zvakonazvo kubudikidza ngendaraunda dzino kuti zvimweni zvinenge zvakabaati hwee zvimweni zvinenge zvakati tsvatarara kubeni chinenge chaizondodiwa ngechekuti wapoteremo muntu unorapwa ere weipora.

Vanozvironza kuti hezvinodai zvibhedhlera zvino imwimwi aridzi akhona mukasauya mweizvinasira kuti zvinake apana ndimwi munofa ngekurumwa ngentunga hino tinobonga ngekuti amweni ano zvibhedhlera zvawo zvinenga zvakabaati moryo zvinodakadza nekuendera.

Tinondoramba zvedu teibonga kanyi kwedu uno kwana Mariya kuti nentaraunda dzeshe dzanazvo zvibhedhlera kudai antu anyaguma ngezvekuti anhu anotanga kuhloiwa einingirwe kuti hino nemashuka akonawo aazi kukwira ere zveshe zvaayo nekuonekwe kuti ngazidzo adzizo kukwirwa ere zvauno kwaMariya.

Idikatika mazuvano mumuganga wekweduyo ndiyani uchagara ngepashi sabhuku akadarokwo akati ntaraunda ngentaraunda ngaiake zvibhedhlera hino haiwa antu kukwira nekudzaka eiaka zvibhedhlera muntaraunda kubeni zvazoperepo kee wozotoona antu eiita mudungwe eiuya kuzotorapwa.

Taishekanzona uno antu aidaroko kuti zviro zvakona hino mare dzakona tinodziwane kuri hemunonyati ngatiake zvibhedhlera mundaraunda .Tikati eya piyani ngazvitoakwa zvibhedhlerazvo ngekuti ndozvinoita kuti tanyazwa mwiriyo yaipanda tirumbe padhuze.

Dzona mare muteti vadzo ndodzingangonesa kunongera ko kubeni dai dzaibanongerwahe zvaibanaka kuti ntaraunda nentaraunda. Iake zvibhedhlera kuti neuri paaripo oti azwa mwiri veindopanda arumbe aende padhuze. Hino tinobonga hedu ngekuti nekwana zamuchiya uno zvayo zvibhedhleya.

Baba angu aigara eizvironza kuti musandoamba ngekuti wafunge kugara wondoti tende paagarepo panyari pakati pegwasha takai mwaringira kuti pendinogara pano panoinge pane zvibhehleya ngepadhuzepo kuti nezuwa randinozwe mwiri kupanda ndiende korapwa.

Tongoramba hedu teivabonga peya vakazvifunga zvekuaka zvibhehlera nezvitoro zvekubeka mitombo. Hino nemukanyi muno mitombo yorochitpera nemumakwashamwo neantu anoramba eyirima nekuaka kuti antu awone kugara.

Mwaiti taibvunzepo su chisikana changu chine chikati ere akhiti wee maina zvibhedhlera zvakhona zvinozotengese mutombo ino zvinochizombosiyana ngei kuti zvimweni zvakakura zvakadzara zvimweni zvidoko ndikati zvinochizosiyana nentaraunda neantu akhona.

Kundozwarikwo ngaugare une zvibhedhlera ngaugare une zvitoro zvinotengeswe mutombo ngaugare wakarongeka mutuntu weshe hino tinobonga Kuti mituntu yekwedu ino yeshe yaanazvo zvinotengeswa mushongazvo nezvibhedhlera zvo zvauno neunofa akuchina.

Anditi nevana vedu vano vanotyasu kunonyati ana adoko kuzoti vasharuka hwaiwa nengzai dzinooma kuti papata, ngenguwa iyoyo inozwaroko kuti hambai kuchibhedhlera mwogumeyo nevanotora naitidzo kupfekera haaa unozwa nengazi kuti zhiriri.

Anditi vana vedu vano vanozvidasu vanozvida vachiti toda koshanda muzvibhehlera mwo ngekuti ngemichini yakona imweni inochizoita nekupfanyiwa yorozoita nekurirapo vanoida nekuishandisa vorodaroko kuzohloya ngengazi dzo tikati tinobonga itai arumbwane mwi.

Vana vedu vano here vanofunda akitiwee. Unenge achiziya kuti ndiyo mishando yavachanodhibana nayo derayo ndiyani. Hino kubeni totozvibonga hedu peya ngekuti mishando yakona voikona. Ukanyaona varimwo muzvibhedhleramwo veidaroko kurapa vantu ah unobaaona kuti zvinge zvakanaka.

Tinobonga hedu kuti ukanyadai weihamba weinyaenda nemuzvibhedhlera ukaguma unoona makaita ekunyorwa vanokona havo kuerenga voozochikonepo zveironzwa kuti amweni anoda kurapiwa zvakati anohamba ngeino amweni oenda ngeino mworoozotoona nezvitenda zvakhona zveikasira...

Ndaizvironza nevana vangu kuno kuti hee munonyara kufunda ana angu nhai kudai mwatsamwirira peya mwafunda mwazooshandawo dera yoo mwanyai enda nemuzvibhedhlera mwoo munozoguma moona kuti nenguwo dzakona dzinenge dzeipfekwa ngemajaha nembandara zvinenge zvakambaiti mboryo.

Kungoti zvako nzee dzakhona ngedzetinenge tisina, antu anogara eironzerwa kuti mwaona matenda akhona akura zviya endai kuzvibhedhlera zvederayo ngekuti ndokunenge kune nemichini yakhona inozoite kuti antu kudayi mwanyabairwe mwakaata nepamubhedhupo mukasike kupora.

Takaita ungati tichabuda nemisodzi zuwa rimweni antu eidarokwo kuzvireketa. Kuti iih dai ndanyazwa zvangu mwiri wangu uno wapisha. Ndanyazwa zvangu weitonhora. Kuzvibhedhlerayo andiende. Tikati ngei katika kwaiya kutya kubaiwa naiti yo pachikunwe.

Mazuwaano aperaano anditi vaizodarokopisu veyihamba veyichidaidzira vantu ngavauye vaungane nyanyadziyo kune antu eutano ari kuhamba eyiringira antu ngezvirwerezvo zvingawa zvemumandanizvo ngezvemuzviberekozvo antu akakitike kuendeyo koongororwai.

Zvimweni zvakhona antu akagara pee nebiningidzo razvo nekuti zvinotanga ngei apana unenge eizviziya kubeni worozoti zvako ukaenda kwona kuzvibhedhlerayo woguma akanda kuti nde nde kudayi ngemakanda edu ano anotozokasika nekuzviziya nemitombo yakhona inenga yeide kudzorwepo.

Akazvironza hawo kuti hemudai akitiwoye munozviziya ere kuti matenda ano anouya ngenjira dzakasiyana siyana asi kuti dzinozongoda vona avavo vanenge veinasa kumaziya nekuzomaningirako hee hino antu kurumba zvisingaketwi kuti amuna ere kana akadzi uyo watoite chidenda chake muntu ngaarumbe aende kuchibhedhlera ndokwezvinooperera.

Handiti chaizvironzapisu chimujaya changucho cheidaroko maina nai ndinode kooshande muzvibhohlera. Ndinode kunase kuzoziya nemishando nemichini yakona inoshandiswemwo nebasa rakona kuti ndizonaso kuziye kuti muntu unomboite murapirwei.

Kubeni kaizvironza peya kamwana kangukopeya keiti mainini andidi kuite dzimufundira ndinoda kofunda derayo kwekuti ndazoguma ndinenge ndeishanda nemuzvibhehleya ndinoda kuzvishandisa zveshe zvirimwozvo ndeiningira nengazidzo dzeanhu kuti dzakadini, ndikati tinobonga.

Chaidarokwo chimwana changu cho cheidaroko kuti inini kudai ndanyakura handina umweni mushando wendinode kuita ndinoda kooshanda muzvibhedhlera ngekuti yona michini inoshandiswemwo iya ndoyandinoda kooziya nemabizo ayo nemishandiro yayo yeinoita.

Anditi vaigara veindo zvironza ere ana mainini vekwedu veyiti isusu tinode kushanda mu zvibhedhlera mo toguma tozo shandisa ne michini ne zvirozvo zvinenge zvirimo zvo kuti antu apore kubeni zvimweni zvakona wori wozo ona zvinenge zvakati hwe wanya pinda.

Kaizvironza peyani kamwana kumukuna wangu keidarokwo kwo kuti inini ndanyazopedza chikoracho ndinoda kushanda muzvibhendlera. Ngekuti ndinenge ndeida kunasa kuzoziya nemichini yo yeshe nezvainenge yeishanda. Tikati ewoni ndino unoshanda mwana wangu ngatichigwinya kubhadhara mare dzo.

Vaiitange vachamamisana majaha wo zuwa rimweni veidarokwo kuti inini ndakura ndoda kuzoshanda muzvibhedhlera zvakanaka zvakhona zvo zvinenge zvine michini inopfanywa pfanywa. Zveshe zvinenge zviri mwo. Kudai inyari mitombo yo nengazi ndinenge ndeizvikona kuzvishandisa

Teikura zviya kwainge kootutumidzana antu teirumba kuenda kuzvikora nekuti kwaiya koofundireyi hapana newaizviziya. Kubeni ana edu mazuva ano ozviziya peya otozofundawo oziya nekuti toda kunoshande kuzvibhedhlera. mune michiniyo yetinenge teida kuzoshandisa teiningira nengazi dzeantu, teizorwa ngematenda avo eshe.

Zvinondo gara zveironzwa kuti zvamunogai zvino itaikuti ana afunde agume dzerayo eizoshanda nemishando yakona azoziva nemuzvibhedhleramwo. Nezvino zvonge zveishandiswazvo ngekudai dzinyari mitombodzo dzinenge dzeibairwe mumanaitimwo zveshe zvoone kakuzoshanda neano zvishandisa.

Vanogara veizvironza pa neasharukawokuti itai kuti ana aende kuzvikoro anoende kofunda azoshanda nemuzvibhedhleramwo azoziya nemichini inenge irimwo kuti inoite mishando yenyi nekuti Akasaiziya aakoni peya nekuishandisa akagare kumatuntu uno.

Zvinogara hazvo zvakandoronzwa kuti akiti woye pamweni pakona kutokorere kuziya kwakafanana ngekufa ngekuti munopedzisira mwoita ngezvemusingakoni kubeni vanenge vakazviendera kuzvikorayo vakandiguma vakaipuwa ngemuchiniyo vanokona ngekuigadzira nekuishansisa kwakona.

Handiti vaidarokopisu vantu vechichidaro vechiti akitiwee ukachizoendawo pamweni pakona kuzvibhehlerayo ukakwira zvederayo wooguma ukaona nezviro zvinenge zvirimwo, zvimweni zvakona unokorere nekuzvizwisisa, nezvinenge zvirimwo mumabhaketimwo kuti hino zviinyi, zvakachikombei, kubeni yona inonga itori mitombo..

Ah! yakaya domutomu zuwarimweni chadaroko chimwana chadziye mwiri kooti hambai kuchibhedhlera ungatenda ere kubeni kona kwainge kutye koobaiwe naiti dzo, petakazogume naye kutozwi naitiyo pfoo waka zononokepo ere nekupora kwakhona.

Aita murakatira kudhayayo ana kufa kubeni kwainge kusaziya kwana Mai kwaizoita uende kuungana kwana mbuya kumakanyimo hino tinobonga kuti mazuva ano kwane zvibhedhlera zvekuti ana mai ane mimba eshe anobara eshe anoenda.

Kudhayako kwaive kungodaroko changoti tunge mazano unozotoona kwai chaganga chaa nemimba vandu vorumba kuenda kwaana mbuya kobara, hino tinobonga ngekuti mazuvano vandu voramba veironzerwa kuti dai manyaite mimbadzo vandu endai kuzvibhedyeya muende kundobatsirweeyoo.

Kubeni kudhayako peyani antu aiite murakatire vekuchindodaroko kwai chabarwa chimwanecho ii kwai chaiite mazuva mangani. Kwai chatisiya katika kwaiya kusaiziya kuti antu aindobarire mumamizimwo. Hino zvinoizvi zvakwakazodai nechibhedhleya ana hachafi.

Unosheka hako woro wozwe jwechwe wati waendeyo kuchibhehleyayo wogume woro wowone anamai ane mimba ane ana eshe anenge ariyo eshe eyifundiswe ana eyiite jwechwe kuchema kubeni zviro zvozotobatsirahe mangwani

Kwaiye kutsvoodza kwega kwega kanyi unou wonyatonde mimba wode kuzozwa kwaiyasvodza wanyatonde mimba kwaiyatsvoodza katika kwaiye kusaziya kuti ytondwa zviya zvinoda kuenda kuzvibhedhlera kune Aya anonyase kuzviziya woguma worochizoningira echimuronzera nezvekuita.

Anditipisu zvimweni zvakona unozoti ukange kuite kachikora kakona kadokoko hauzozii nekuti mishando yakona ngeyeyi kubeni kune vanenge vakazvifundira vanozviziya peya anenge akazvifundira ano ngekuti ndau ngendau takagare kudayi ino ine nemidziyo yayo ino shandemwo.

Eya zvinoronzwa kuti musazoti mwaguma pemwaguma mwo guma mwopfanya pfanya zviro zvamusingazivi nemishando yazvo, ngekuti ndau ngendau ine nemichini yakona inoshandiswa imweni yorozopfanyiwa ngevanoikona eidaroko kuningira kuti zvitendazvo zvakaita ekudini mukati.

Mare ndopasina zvapo kubeni kudai yaino ngwewa hayo, kwaiye kundoti ana aende kuzvikora aende kofunda nemichini ino shandiswa muzvi bhedhleramwo kuti ngenguwa yaano pindemwo azoziye kuti izvizvi zvinoronzei, ngekuti anga zoshandise nezve muzvi bhedhlera mumamizi.

Zvimweni zvakona unooro wozototi wovhunza apapo kuti akiti woyee zviini izvizvi kwakuzoona kuti iya zvezvinoda kutozikanwa peyani ngevanenge veizoende kuzvikorayo kozvifundira ndovanoti vozozviona vozviziya nemabizo akona.

Aigara eizvironza mai angu kuti musandobata-bate zviro mwanyasvika pamasvika zviya itai kuti mubvunze muzwe nemishando yakona kubeni zvona zvinenge zveida kuita nekutozozvifunda kuti uzoiziya imweni michini yakona inoshandiswe muzvibhehleramwo.

Vaidaroko sekuru angu pakadaroko kupisha mwiri akati inini ndiendeseyi kuzvibhehlera zvedereyo, ndinoda zvekuti ndagumeyo nemitombo yakona inenge iriyo nemibhedu yakona yokowata musandiisa kuzvibhehlera zvekumakanyi uno tikati ewoni sekuru woye ngatimubekeyo.

Vanozviita ana edu piya teivaronzera kuti endai kuzvibhedhlera vorodaroko eya tinoda asi zvimweni zvinoshandisweyo tikati haaa munondozvionereyo nekuziya nekuti ndokwatosara kuzvibhedhlerayo kuva nemishando.

Kwona zvinenge zvakabaanaka kuti kudayi kunyari kuenda kuchibhedhlera kuya wooguma unoona nezviro zvakhona zvinoshandiswa zvinenge zvirimwo zvingadayi nezvigerozvo, kwai zvekugxoka maoko zvinenge zvirimwo. Zvinenge zvakabaanaka uoona kuti unorapwa weibaakasika ngekupona.

Ndau ngendau takagara kudai zvino, kungaa kuzvikora, mungaa mumaphurisamwo, mungaa muzvibhedhleramwo, mune midziyo yakhona inoshandiswemwo, inozotoda kuziye ngemazita ayo kuti zvibhokisi zvino zvinenge zveizobhekwenyi, kubeni vona vanenge veizviziya avaneseki ndizvo.

Anditi taishekapi tikati ere akiti woye musandoti chamwaona mwo pfanyapfanya ngekuti zvimweni zvakona munenge musikaziyi mushando yazvo itayi kuti muende kuzvikorayo mwoende kofunda mwozouya mwooziya kuti izvi ngezve muchibhehlera, kuti zveinyade kupfanya munopfanya ngepari...

Zvagara zveironzwa kuti amunaawee itai kuti antu atsamwirire aite zvezvikora ngekuti ona anyagumeyo kuzvikorayo ndokwanobva ozoziya nemazina eimweni michini yakhona inoshanda kubeni yona michiniyo peya yoroozoto batsira nekupora kweantu.

Anditi vaizvivhunze posu vachiti hee Mai nhai zvinomboda roko ngenyi kuti zvinoshandiswe muzvikora muzvibhedhleya motisiyana ndikati eya ndaongoenda kune zviro zvayo zvindoshandiswa saka zvoda kuti mugwinye kufunda kuti muzoziya ngemazena azvo nokuzo zvishandise po.

Anditi vaizvironzeposu veichiti hino zvinombodaroko ngenyi ngekuti takagara kumakanyi uno ukazozviti ndee nezvihleyo zvakona zvimweni zvinoshandiswa muzvibhehleramwo zvinenge zvakabazoti tsvatarara zvimweni zvinenge zvakati hwee tikati zvinosiyana ngendau.

Vaizvibvenzepo pheya veidarokwo kuti here akhiti woye kuti unoziziyangei kuti zimweni zvino zvimichini zvino zvinochizoshandiswei muzvibhedhleramwo. Tikati aaa vona vanenge vakazvifundirawo vanozviziya saka musandopfanya pfanya zveshe zveshe kana mwapinda zviya.

Vanondoramba havo veindozvironza kuti kusandofunda henyu kubeni kune vanenge vatsamwirira zvona zvechikora zvino vakazoguma derayo vonyazoshanda nemuzvibhedhleramwo anoona imweni nemichini yakona inenge irimwo kuti inonga yazosiyana neyetinoziya uno kweshe kundorape vantu.

Anditisu taivaronzera vana kuti rambai mweienda kuzvikora yo mweienda kunofunda mukure mweiziya zveshe kuti zvemuzvi kora zvinoshandiswa ngeizvi zvemuzvibhehlera ngeizvi ngekuti ndau ngendau inezviro zvayo zvinochizoto siyanepo kubeni zvona zvinenge zveizoto shanda

Zvinogara zveindoronzwa kuti akiti woye itai kuti ana aende kuchikora azoziya nemichini yakona inenge yeishandiswa muzvibhedhlera ngekuti ndau ngendau ine michini inosiyana inoshandiswamo imweni inode kuzoziya.

Mare ngedzingatamika zvadzo kubeni dzona kudai dzaitoryirwa zvaindonaka kuti tagara zvino arumbwana neana komana neana sikana anonyeshe tiende kuzvikora tiende kuzvifunda peya nezvinoshandiswe muzvibhedhlerazvo nemashandisorwo azvona.

Zvimweni zvakhona pheya zvinoshandiswa muzvibhehlera muno zvinochizosiyana ngezvibhedhlera zvakhona zvimweni zvinenge zvibariyo ngemichini yakhona nezvinoshandiswepo zvekuti kudai nemakodowo anyaguka zvinokasike konxake pamakodowo kuti agwinye.

Taiseka su zuwaro teidaroko teiti akiti woye sekuru edu kanyi uno aiguta ngekudaroko oroochigojonora mazino eantu kwai ngezvipanera tikati ii he sekuru ndizvo ere zvipenera zvakona kubeni zvona zvine mabizo azvo peya zvinenge zveishandiswe muzvibhehlera mwo

Anditi zvaironzwasu kuti endesai ana kuzvikorayo aende kofunda azokura eiziya nemichini yakona inoshanda ndau ngendau kuti kudai munyari muchibhedhleyamwo azoziya nemichini inodiwemwo neisikadiwimwo ngekuti wona mutete wawo vanozobata nezvisikabatwi.

Handiti zvinondoramba zveironzwa ere kuti handiti hemunodai kuhamba zvino mweinyapinde muzvibhehlera mwoguma musabata-bata zvamusikazi zvimweni. Zvinoda vakazvifundira michiniyo. kuti vazoisha disa vorozotoona veikonepo.

Ndaidaroko zuwaro ndeituke chimwana changu ndikati matambire emunoita meikweyana kweyana muchaguka nezvikunwezvo. Munozviziya ere kuti zvikaguka munokura musina. Hino tinobonga kudai chanyaguka mazuwano kuchibhehlera vane nezviro zvovomanika ndizvo kuti chipore.

Anditi vairamba veizvireketasu kuti endai kuzvikora mwofunda ndokuti mwanyagumeyo mozoziya nemazina ezviro zvinenge zveishandisweyo haiwa kunyeperana mwakagare kanyi unono hino kubeni nevanenge vazozviitawe vanobazotozviziya nemazina azvo.

Zvimweni zvino peya zvibhedhlera takagara kudai zvino zvinenge zvakabati moryo zvicha zvinenge zviripo nemovha dzacho dzekuzohambisa kudai miri yanyapanda pakayi peusiku chero nguwai dzinenge dziripo saka zvinenge zvakabaanaka zvirozvo.

Anditi vaivhunza ere vana vachiti zvibhedhleya zvino zvinozombosiyana ngei katika ndikati zvinosiyana ngentaraunda, zvimweni zvakona nezvekushandiswa mukatimwo zvinenge zvakabati hwee zvinenge zvirimwo zvavanozotsokotere munzee dzavodzo veiyaiya veihloya mwiri yedu ino.

Taisheka sekuru edu aidaroko antu oroongana pamuzi pawopo kwai sekuru ane zvipanera zvekudusa ndizvo mazino anhu anenge arwara choorozwi chipanera chimwe ndicho ichocho hino mazuwa ano tinobonga ngekuti anhu orumba oende kuzvibhehlera ogumeyo kune anobvisa ngemazino.

Ndaidaroko ndeiti musandoti chemwaona motondeta asikanemwi, zvimweni zvakona zvipanera zvinenge zveishanda nemuchibhedhleramwo ngekuti ndau ngendau ine zviro zvayo. Monyazviti ndee mwoona kunge zvigero zvemusoro kubeni zvona zvitori zvinoshanda muzvibhehlera .

Chana chikoracho peya takando chiti ndee chakando naka nekuti chinochizondofundisepo zvakandawanda zvimweni zvakona peya zvinonga zvechida nekuti uzokona kuverenga nevachidzo chinenge dzirimwo muchibhedhleramwo. Hino usikazi kuenda kuenda kuchikora ungazozviziva kuti zvinoita mupimirwei nevachi dzakonadzo unozoita nekukona nekuzvibatanidza ere.

Handitisu mbuya angu aindogara eidarokwo echiti akhiti woye zvamunoita zvino munosisa kuti muende kuzvikora muende kofunda kuti mwozosangana nayo michini yakhona inoshandiswa muzvibhedhleyamwo musazoita kunge mwaona chinyowani muzoziya kuti inoita basa rei ndikati ewoni.

Aidaroko anhu zuwa rimweni eidaroko kupikisana ,unonyepa uyu wati ngezvemumuzi uyu wati ngezvemuzvitoro uyu akati ngezvemuzvibhehlera, mbuya angu ngea akazoti musatinyangadza endai kuzvikora mwoende kofunda muzouya mwoziya kuti izvi zvakona zvinoshandiswe pari, izvi zvinoshandiswe pari ngekuti ndau ngendau inezvayo.

Indaa-hayo yekuti imare dzakona ngedzinganesa zvadzo kuenda kuzvikorayo kubeni dzinonga dzakaba anakapeya kuti antu aende kuzvikora oguma ofunda echichifundiswa nezvinenge zvirimwo kunyanya zvemizvibhehlermwo kunyanya michinini yakona inoda kutozoziya kuti inoita mishando yei.

Nharaunda ngentaraunda ine michini yakhona pheya inochizoshandiswemo imwe yekuti ukasanase kuzosiye mazita ayo unochitambudzika kuti hino ngeyei zviro zvino. Kubeni vona vanenge vakazvifundira vanenge veitoziya kuti michini ino ngeyemuzvibhlera, iyi ngeyemuzvitoro.

Aidarokwo eiti mundaraunda muno mwatuzuka muno ngatiitewo kuti chibhedhlera chedu chino chiite nemagetsi kuitire kuti ngenguwa imweni tazoona mare dzakona tizobekawo nezvinotintira zvinoite kuti zviro zvifirize mukatimwo zviome zviite mapuwe mushongayo igare yakana.

Unoti weidarika mwona muzvibhedhleyamwo, woroozwa jwee-chwee, hwana hweichema, worooti chiini chinoite kuti jwee-chwee riite, wozozwe kuti inaiti pheya ,ndiani mwana wemazuwa ano unode kubaiwe naiti apana ,kubeni akasatoibaiwazve naiti yo nekupora kwakhona akukasiri.

Kubaanesa kwazvo kwazvinoita zviro izvii akiti woye kubeni kune anenge azvikona zvokufundisa anawo zvakanaka piya ngekuti anochizodaroko oshanda nemuzvibhedhleramwo orozotoziya nezviro zvinoshandiswamwo muzvibhedhleramwo ngekuti ndau ngendau ine zviro zvayo zvino shandiswemo zvakasiyana .

Rakaagwitikwiti zuva rimweni tabva naye mwana kuchibhedhlera taipuwa mitomboyo yemuzvidumbuyo. Koorokooti kuguma kumhatso ungachakona kuitsiura ndiyani. Antu akabate denderekete. Kubeni zvona zviro zvakona zvinenge zviine zvekutsiurisa zvino, zvinodazve kuzotoziya.

Anditi su takaite mugarire wedu uno kwaanaTuzuka kuno ungazviziya ere kuti zvimweni zvakona zviinyi kubeni zvinenge zvoochitoda kuti anhu achizotoenda kuchikora oguma ozvifundiswa ozvironzerwa nemishando yakona zvoorozotobatsira antu opetuka kuti apana unozobate chisiri chendau iyoyo.

Aaah zviro zvakona ere akiti woye ungazvizireipi kumakanyi kwedu uno zvimweni zvakona zvinoda zve kuti antu apote eienda kumataundi aende koona nezvinoshandiswemwo muzvibhehleramwo nezvezvinenge zvakaita nemazita akona kuti ngenguwa yaanobveyo ouya eironzere amweni kanyi.

Waidoroko Kautoni urikuti hee mai nayi zviinyi izvizvi ndikati mwanangu nayi zvinoda kuti muende kuzvikora hetinodayi kufira mumagau zvino kuti muende kuofunda peya kuti muzotouya motironzera nemishando yazvona kuti zvinenge zveyiitei murimwo muzvibhedhlera mwo.

Togara kumakanyi kwedu uno kwaana zamuchiya nezvibhehlera zvedu zvino zvimweni zvakona zvinenge zvisina peya nezviro zvakona zvinoshandiswemwo kubeni mwoorozohamba mweienda kuzvibhehlera zvikuru mwoorozoguma mwoona nemichini dzinenge dzeishandiswemwo mwokorera kuziya nemazita adzo kubeni dzona dzinenge dzeishanda peya.

Yona nharaunda ngenharaunda indori zvayo nezviro zvayo zvakona takandogara kudai hino. Unenge weiti ukanyaaenda nemuzvibhedhleramwo wooguma ukaona imweni michini yakona inozoshandiswemo unokorera nekuiziya mabizo ayo. Kubeni vona vanenge vachiitayo voorochizotoiziya.

Zvimweni zvakona mwaiti mwozviti ndee kana mworozozvizwa ngemazita akona mworokorere nekumaziya mochizondopedzisira mwadaroko kuti mungaita ziirei makagare mukanyi muno endai kuzvikora muende kofunda ndokuti zvemuzvibhedhleya zvino muzoziya nemushando yakona.

Handiti taishekeposu tichiti akhiti voye hambai kuzvikora tiende kofunda. Tizoziya nezviro zvakona zvinoshandiswa maningi-ningi muzvibhedhleramwo. Ngekuti ukasazviziya unobata nezvinopisha voone nyara dzeshe dzashondoka. Hino ngatiende kofunda akhiti voye tizoziya zvirimwo.

Antu aizviita zvejee peya karetu echidaroko anoende joni ouya orouya nemazino amweni orozi akadzara nemazino amweni mukatimwo yowe anode zviro kubeni kutwara peya hino tinobonga mazuwano zvondoitwa peshe peshe zvobekwa nazvo zvinogadzirise mazino mukanwa kunyai anaduka.

Tai shekapi zuva roo tichiti hino kwa kuchidini akati wee taka gara uno hekuno chidai kuti ne magetsi akona akaenda ne ano rapwa akona ane matenda ano zveshe zvinoti tsvatarara kubeni mwori wozo kwira ngeku zvibhedhlera zve derayo kunenge kwane zvekuti kudai ne magetsi woo anyaka enda zvinenge zvayo zvimweni zvinenge zvo shandiswa.

Ndotorambe zvangu ndeidaroko kuti kufunda kuno kwakanaka kwakaite kuti ana edu ano etinobara akone peyani kuzobvise nzindedzo dzemikati mwemishango, mbiti veizodhibanisa nezvinodhibaniswazvo yeitwe mitombo yemazuano yeizobekwe muzvibhehleramwo zvapedzwa zvotengeswa.

Vona pheya vakatofunga havo vakazviita kuti mitombo ino ngainasirwe iende kuzvibhedlera igare iriyo ngekuti makwasha aipera, ndiyani waizodaroko watema mumbuti apana uchasima watema apana uchasima yaizobvepi mitombo yakhona.

Tinovabonga hedu navo vakazoite kuti antu kudai anyateme makwashawo eipedze mitombo yemumakwashayo , yoonekwapayi nemuzvibhedhleramwo nemuzvitoro zvakona yemazuva ano kubeni woro wozoiti kadu yoro yotozorapa kudarika mitombo yedu ino.

Kubeni zvona ukazozviti ndee worooti akomana wee mari yakona ndinoiona kuri, dai mwiri uno wanyapanda ndinofira mumba muno ndeindodaroko kurya mitombo ino, hino tinobonga hedu navo vakazounza nemitombo yemazuva ano nekuti nemuzvibhedhleramwo yooneka.

Vaizvironza peya akati mwainyatiti kwaizvo musateme mashango ngekuti mashongo muno ndo mune mitombo hino zvapera kwaane nemitombo yemazuano inooneke muzvibhehlera ,muzvitoro kubeni wooro wozototi nekuimwa mitombo yakona haibviri ngekukasira.

Anditi kwaiye kukirikidzana nakosu kamwana kanguko teiti tsenge mitombo mupore iwewe, ndokuti nenhenda ino waunozwa ipore, keidaroko kuti andidi, takachizoti aah ngatiotenga mishonga yemuzvibhehlera yemazuwa ano, kundouya kuti mwise nekupora.

Ndiyani uchadzidza mitombo dzatakakura teimwa. Kudai ana sekuru akanyatironzerazvo atichadi nekudzoina. Muntu weshe wondodawo mapirizi emazuwa ano anonga ari nemuzvibhokisi mwo nemitombo yakhona kubeni woozvimwepo zvoita nekutapirira peya zvotonaka.

Takandoramba zvedu teidaroko kuti atishoori zvedu vona vakazounza mitombo yemazuwa ano, kunyazwi nemare dzakhona tinenge tisina. Asi kunenge veidzihanira ere, zvibaari nani ngekuti nekuporesa kwakhona dzinokasira, dzino chizodarikawo mitombo yedu ino.

Imweni mbiti ndoyavakati ndoinozoziva yonasirwa zvodhibaniswa yoroiswa nemuzvi bhokisi antu adzore unenge usingazvizivi weitotema uchiti azvina basa kubeni vana vanenge vachizozvikona vakazvinasira munoona zvati mhoryo.

Anditisu teikura taichindodarokwo kuenda mushangomwo teiteme mbiti teizore mumahope muno kwai zvinobvise mapundu zvorozvozodarokwo kushwinya. Hino mazuwa ano mitombo yakhona yogadzirwa. Yoiswa nemuzvibhothoro, ayichashwinyi.

Ndiyani uchaida mitombo mitombo yemimakwasha vorodaroko kubati tsengepo mudziwo unoona nehope yeisunga yorozi finyinyi kufinyamiswa kubeni yona inenge yeitorapa antiti vajaisu vona mapirizi emazuvano anotengeswa muzvibhedlera anorozi odai kurapa.

Handiti vaizvibhuya su vana vano vachiti atidi mitombo henyu yemashakani tikati ahh ngeyetakakura teimwa peyani iwona kutemba hawo kuti kwane mitombo yemazuwano inodarokwo kuzoonekwa nemuzvibhodhlera mwo nemuzvibhokisi tikati imwai

Taindosheka kuti kuitamba henyu mbiti ino yakabanaka akati iiiiii atichaidi mbiti toda mitombo yemazuwano inoonekwa muzvibhodhlera inoonekwa muzvibhodhleramwo yanyaonekwa muzvibhodhlera inenge irimwo muzvibhodhleramwo yopinde kunaka kudarika mbiti yenyu.

Kangaroo keisunge hope kutiminini kadaroko mwiri wangu uno unopanda maiwoye ndikati chini kakati mukuhlani kude kuchati mutombo auchadi dzimareipo tondei mapiriziwo koti ipei kamwe nekupora tikati tinobonga.

Taitoshekepo tikati hino mashango haanodai kupera mitombo yakona inozobvekuri , hinotinobonga hedu ngekuti ngemu zvibhedhlera mwo yoonekwa peya mitombo inenge iri nemu zvibhokisi kubeni ana edu ndooyo chitozoda wo.

Tinobaabonga zvedu kuti hevakanyadai zvavo kuti temai makwasha antu muvake mbatso muvake. Vakazopedzepo vogadzira peya nemitombo yakona mazuvano yekuti kudai muntu anyazwa nemadzisowo, kundoenda kuchibhedhlerayo oogume opuwe mutombo kundoti donhedzere nekupora.

Vozvironza kuti monyaramba henyu mitombo inonzvirinane ngekuti unotodziya kuti kana watouvhita worotomwa amweni maphirizi akonano obuda mazuwano nemakara ayao inenge yachozosiya worotindee kuti ere akitiwoye zvinoperesa natubere kubeni zveitoporesa.

Kudhayaa koo takakurawo teyidaro poo kunyakuri kuti wabuda nemapundu kuhope vantu taitore miti inemashakani teikuzira hino tinobonga nekuti yonasirwa mbiti ino yobekwa nemuzvibhokisi vandu voutema vonyaidzora voone ganda ravo roti satu satu kunaka

Kubeni nemitombo yakona kumakanyi unono vodaroko mazuva ano kunesa kwayo aichaonekwi mumakwasha asi tobonga kuti hino muzvitoromo nemuzvibhedhleramo mane yemazuva ano yekuti vantu vvakangodaiwo.

Kubeni takagara kudai zvino taindodaroko kuti matero ukazwa apa pako papanda woende kokume chishakani cho wotodai .Hino akuchina nemashakaniwo ,tinochitobongazve wona vakazonasira mitombo yekuisa muzvibhehlera kuti antu ndokworiwonera

Ntaraunda yekwedu uno tinobonga zvedu kuti akuchina antu achandoramba eidaroko kuti mwana anyapishe mwiri ngatitore mutombo timwise. Antu ozviziya kuti kwane mitombo yemuzvibhodhleya inoonekwa nemuzvitoromwo, hino antu orumba kootenga.

Ah taisheka teidaroko tikati here akhiti we-e ndiyani uchaida kuimwa mitombo inoyi yekudhaya. Hakuchina antu ode yemazuva ano inotengeswa iri muzvibhokisimwo. Kubeni yemazuva ano yakona yorooti ukaimwa ngekukasike kupora, haibvi...

Anditi taidarosu kuti imare hayo ingandotamika kune anenge anayo otenge mutombo inooneka muzvibhotoromwo muzvibhodhleramwo inenge yakapinda kunaka nekuti pekuchizora pakonapo inombaarapa kudai ngemanyokawo aazomboemipo

Kotizve mare yakona ndiyo yakanesa antu orochizondodaroko kuramba akatambire mumakwashamwo aitsvake mutombo kubeni kune anenge aiona mare ineyi ere kotenge mapirisi aayo mazuva ano anokasira nekuzoporesa kwakonako .

Tinotobonga zvedu kuti vakagona vanodarokozve kuti mitombo ichibva mumakwashamo ngainasirwe yeidhibaniswa nezvimweni yeizotengeswa muzvibhehlera nekuti nawo makwasha akona kumakanyi otopera zvino yaide kuzotobve pari mitombo yacho.

Ndiani uchaida mitombo yemu mashango ana oto bara apachina umwe nga umwe uno daroko dai ne mwiriwo wanya panda zviya unozozwa ndipei mare ndirumbe ku chitoroyo kana ku chibhedhlera ndiende kotenga mutombo yayo mazuva ano ori ozoti po ayi tenga neku pora kwakona akunonoki.

Vanoramba havo vakandozvironza kuti nemare dzakona zviya pasina unoita ungati amuzvizwi kuti ere akiti woye musasarambe mweidaroko nemitombo yemishango endai mwotenga mitombo muzvitoro zvemitombo nemuzvibhehleya yemazuwa ano inenge irimuzvibhotoro antu oro ochizotoporapo.

Ndiyani ayizviziva takanyagara zvino kuti mitombo ino yakadai kuto pepepe mumashango ichazopedzisira yapera kotogadzirwa neyecirungu inoonekwa nemuzvibhokisi .

Anditi taishekapisu zuvaro eindodaroko kuti aa inini mitombo ndinoziya inoonekwe mishango yega inenge yozopinda nemuzvibhedhlera hino ichimitombo ere tikati ndiyo mitombo yakona inochitorapa mazuvaano kudarika yemushangoyo.

Zvona zveironzwa peya zvichatanga kuti kwaakuya nemapilizi ekuti anhu arapwe musasarambe mweindoite mitombo yemushango anhu aiti ijee hino akazoona nemapilizi akona auya ndiani uchada nemitombo yoyemushango akuchina.

Kubeni kona kudhayako hakuna nechaizikanwa chemitombo chino, kwaindozikanwa mitombo yemushangoyo, wandoti kotso ndewemushangoyo, wandoti apa pangu ndewemushango. Hino, tinobonga ngekuti mazuwano kwaane neinoonekwa muzvibhedhlera.

Aaa munoti kona kudai kusina mitombo ino yakazouya mazuva ano zvaide kumbo zwinyi wanga achazo ikona ndiyani mitombo ye mashango ino hino tinova bonga hedu peya vari kuyi nasira vei nasira ne mapiriziwo antu wori ozo tomwa mapirizi akonawo eyi pona ngeku kasira.

Ndiani uchada mitombo ino yatakakura teimwa ino anditi kupfinyana nahwosu hwana hino weidaroko kuti tsengai mitombo iyi ndiyona inogwinyisa kuti musazwe mukuhlana hino avachaidi voda yemazuwa ano inoonekwa muzvibhodhleyamwo muzvitoromwo tikati azvichina ndaa.

Handiti vaidarokoko mbuya vangu akati akiti woye kudhaya kuya kwetaitorya hedu mitombo kwaiya nani ngekuti zvinezvi unowo nezvimweni zvakona, maphirisiwo akona akauya oorochizosiyana nemihlobo-mihlobo yawo. Tikati hazvina ndaa mbuyawee chinondodiwa ngechekuti mamarya munopona.

Vachazvida ere vana vedu vemazuva ano kunyati torai mimbiti ino mutsenge nemazino enyu ano anopora apana neuchazvida peya veshe voda mitombo ino yemazuwa ano inenge iri namwo muzvibhodhleyamwo yorozorwa yeitengeswe muzvitoromwo kwai inopinde kurapa.

Kuhlupana napo chisikana changucho mazuwa ano cheidaroko kuzwe mukhuhlana, ndikati chitora mutombo uwo uphuze cheiramba, chikati ndinode mapirizi aayo mazuwa ano. Kuzooti endei kuzvibhedhlerayo kuguma koomapuwa kundoti kapu kamwe nekupora.

Ana emazuwano ere akhiti woye ndiani uchada kumwa mitombo yedu ino yatakakura teimwa akuna peya, veshe votoda yona mitombo yemuzvibhehleya yemazuwanoyo ,unozonzwa ndoyetinoda, ndoyetinoda ,tikati azvina ndaa chakanaka ndechekuti mwangoiti svutu, nekupora kwakhona kunokasira.

Rakauya dika-dika teipfinyana nechimwana chemukoma tikati tsenga mashakani ano, ndokuti nezimukuhlani rakonaro ripere ena echidaroko kuridza mhere, pakachizouya taita akhona akati endai mwomutengera mitombo yamazuvaano inoonekwa muzvibhedhlera, inenge irimwo muzvi.

Handiti taiti tazvironzapo tikati akiti woye kushata kwezvimweni kuno kunaka kwezvimweni hazvo asi hino mai tironzerai kuti mitombo ino hoyoopere kudzara muzvibhohleya yeitengeswa nemuzvotoromwo, mare dzakona tinochizodzione kuri ngekuti tanga takajaira hedu yemakwashayo yekuti tandozwe mwiiri wapisha totindimuka kootsa.

Vakarerusira havo antu emuma, emumadhorobhamwo. Aizochiziya ndiyani mumataundimwo kuti mitombo ino ngekuti imizi yega-yega inenga yakachiita ngekutsikana. Hino ngekuzobeka kwaakaita mutombo ino yemazuva ano muzvitoro zvaanani, antu orumba eiende kotengemwo.

Handiti taishekeposu kuti hamuno dai kusunga kuhope zvino meida kurya mutombo hinozvinoita mapererei mukuhlani inopera kudini nyambisirwa aiziya kuti mazuwano kwane nemitombo inoonekwa muzvibhehleya nemuzvitoro yekuti akandoti kapu nechikosoro chacho chopera

Majaha nemhandara kwedu uno vaidatokwo veiende kokume mimbiti eichipushira nekuhopeyo kwai tirikubvise mapundu hino tinobonga nekuti kwakazouya nezviyungu peya mitombo iyoyo yakupinzwa nemuzvitumbu zvekuti antu mukaita okupfanyaira mukadzora mapunduwo opera.

Aizvironza mutape echiti hehe anamai woye hemunodaroko kugara nemashango ano mweitema-tema eshe nembiti dzino, munoziya here kuti ndiyo mitombo yakona. Tikati hah musasatambudzika mazuvano kwaane nemitombo yechiyungu yemaphiriziyo, ana ano ngeyaanotoda peya yekusvisvina.

Kwayi hino hemo pedze mbiti yakona kutema munochizowana kuri mitombo, tikati yiii hee vakiti wee zvemitombozvo chitirekerai takadaroko, kwaa nemitombo yechiyungu mazuvano inenge yakagadzirwaa yoiswa nemuzvibhodhoro yoiswa nomuzvitoromo mezvinotengeswaa vantu kuzotoimwa kudai mhodhloo.

Kubeni peyani navo vana vemazuva edu anaya havachatoidiyo nemitombo yakona yemumashango umo voda mitombo inoonekwa muzvitoro umwo yoryo yodaro yeizoonekwa nemuzvibhokisi nepari kubeni kuzotoiti kapu aah vantu votorapwa peya votopora.

Tinovabonga zvedu navo peyani vakazoita kuti iii antu oramba eipona ngembiti yemishango ere ngatigadzire, ngatitore mbiti ino tidhibanise zvitengeswe zviende nemuzvibhodhleya nemuzvibhokisi ngekuti ndizvo zvoda ana edu hatakagara zvino.

Akuna uchaida miti ino kunonyati asikana ,akomana, anamai, anababa, zveshe ne arumbwana, neaisawo akuna neuchaida peya miti yemishango ino antu ondodaroko kurumba rumba eiende kuzvitoroyo kotenge mishonga yemazuwa ano kwai ngeinopinde kurapa tikati haiwa tinobonga.

Ndakaita kungendichauraya kamwana kanguko ngekuponda hendaiti unozviitirei iwewe unotemerei miti yendakasima, hauzviziyi here kuti mitombo yekuti dai wanyati unodekuhudha unondoti tsengepo womwa, azvinanda ngekuti mazuvano kwaanemitombo nezvitoro zvinotengese mitombo yemazuvano isingabviri ngekurapa.

Zvaimbotanga achiti ngezveana emazuvano, kubeni nevasharukwa vakona peya naanamai nanababa unozotoona kuti hapana achada mutombo wemashakanyi umwe ngeumwe ngepaari oda ngemaphiriziwo, ora ozotodaroko vantu kukindimuka eiende kuzvibhedhlera kuotsvake maphiriziwo.

Gwasha reChirindi ndiani wairiziya kuti ringazopera mbiti irimwero zvokuti nenguwa yakadaro ko kupera rojekera. Anditi antu aitsumba su kuti hino tinochizodii ngekuti ngemwaiya nemitombo. Kubeni hai vanozviziya kuti vakatora mitombo yo vorinasira voisa muzvibhokisi zvemazuwa ano. Antu ozotomwa a mapirizi.

Vai daroko kuti hemuno pere ku uya mwe uya kuno gara unoda kuti mbiti yangu ichizo onekwa pari ngekuti mweshe mweshe mopere kutemwa kuite mbatso dze antu antu akati azvina basa ku zvitoroyo mazuva ano kwane mitombo ye mazuva ano yoiswa nemu zvibhodhleya ino tengeswe nemu zvitoro zvakona yo tengeswa mu zvibhedhlera mwo tikati tino bonga.

Zvimweni zvakona unozviti wazviti ndee woroti akiti wee zvibhedhlera zvaantu anenge ane ndlxondo dzinorashika ere idzidzi kubeni zvinenge zvakachitigadzirwepo muntu nenguwa yaanogumepozvo nendxondodzo dzinorashika dzobva dzatouya kunaka zviro zveshe zvototi njusu

Tinondoramba teidaroko kuti kufundakwo eya kwakabaanaka ngekuti antu afunda kudaro anochizoziya kuti kudai ngeanonyarware ndxondo dzawodzo tinochiate maswererei nawo teitamba nawo hino mworo mwootozoona pamweni pakhona eitotambiswa nebhora pheya oro otozototi aya ngeeino aya ngeeino kuzozviti ndee zvinenge zvakabaatoti hwee.

Tinongoramba teingodaro teibonga hurumende yedu yakazvitendera kuti kudai nearwara ngonxo akauya kuzvibhedhlera angave kuti vakadzi veshe vakarapwa nezvibhedhlera vanoba pora.

Antu aindodaroko kuti mazuwano kwai zvakambodini iyoyo korozwaroko kuzi haiwa ndxondo dzakonadzo dzinenge dzakarashika hino kubeni mazuwano akuchina peya antu ofundiswa kuti dai dzenyarashika ndxondodzo antu anochizozviite mubatsirirei worozotoona neanofundisa akona eihamba eizviita nemuntaraundamwo.

Ndiani uchada kusara kungazi kurikurongwa ngezveutano unondoona antu eikitika ana mai , ana baba, majaha nemhandara, weshe weshe paari unondomuzwa eidarokwo kuti tinode kozvizwira zvino ronzwazvo maererano ngezveutanozvo kuti tipore.

Kubeni zvona zvinenge zvakabaanaka asi ngekuti hedu ngechindau chedu chino tingazviona ungatei hazvina basa kuti ana ano apote eienda nekumadhamuyo ooguma oorochizodhuvha mumadziyemwo oorotoaraidza peya, neutano hwakona hwetozonakepo.

Vaidarikwo veibvunzana vakati ere miri yakhona hino heinopanda mwanangu nana ndinochidini kwakuchizoti aaa mazuano kwanaka kwaane zvibhedhlera maiwe hambai kuzvibhedhlerayo tiende korapwa vorozototi vagumeyo kurapwa kwakona kwokasira.

Zvavo vangateita ingatei vanode kuzviramba asi kunenge kweibaazvikonawo zvekuende nevana kuzvibhedhlera. Zvakabaanaka varaagumeyo ana maivo nehwana hwawo vorootobatsirwa kuzotobveyo ana eshe opora gwindiri ohamba.

Ndiani uchada ana edu ano kusaenda kuzvikora vanokuda paa kuenda kuzvikora ngoti vanozoti vagumeyo vorovochizotamba Veikwira zvinokwirwazvo veitomuka veijata vorokwira nemudengamwo kubeni zvona zvinenge zvakachizobazoti jee.

Apeno kuti Mwari wakhona haainyasika vantu zvo waizviite maitirei ekuti antu anobachizosiyana ngekuti ngedzimweni nharaunda unobachizoona nehwana hudoko hwounoningira kuti hwaisisa kudai hunaana mai hwakachizoti hwega tonono hworoochitamburepo .

Waindoona ana mai kurumba nehwana kwanzi chabatwa nge kwashi chabatwa ngekwashi katika kwive kusaziva peya nezvikafu zvinopiwa vana hino mazuva ano tinozvibonga ngekuti ana anoronzerwa nezvekurya hapana neachaita kwashi idzi.

Kudhayako anditisu ana ano adoko achipera kuchifa oroita nemurakatira kubeni apana neaiziya peya kuti hino haanofa zvino zviinyi yainga ndaa yekuti anga asingaendi kuzvibhedhlerayo kwaaienda koningirwa kuti hino chiinyi ikwashi ere kana kuti kutame chikafu chakanaka.

Anditi chaidarokopisu chimukomana chino cheidaroko kuti inini hangu kana ndaite mukuhlana ndipei mutombo ndimwe musandiendesa kuchibhedlera tikati ngendaa yei zve ngekuti ndinotywa kobaiwa naiti iya tikati hino akuna ngekuti naiti yoo ndiyo yekuti tikati bvuu nekupora.

Pataikura kudhayako kune aiziva kuti mutsoka muno munopfekwa katuya ere kwaive kuyambuka kwaive kumuka eingorumba eienda ubeni zvona hai zvoita nemunakiro wazvo zvekutohamba nenzondora dziri pabanze dzisina kwatura.

Anditi taite mukarirano poo suu kuti takura tinode kuite basa renyi umwe naumwe waindobhuya rezvibhedhlera umwe eyiti ndinode kundoshanda muzvibhedhlera ndoguma ndizobayire ana mai nana baba ngenariti kuti veshe peya vazoona kuoira ndozotopetuka uno ndeyiporesa ndeandu mundaraunda umo.

Anditi vaizvi ronzapo su ana edu ano echiti hee ana mai wee atimboendiwo ere ekuma tawundi yo dera yo ku zviyungu timboende koona zvi bhedhleya zviriyo ndikati mukaendeyo munga zvida ere antu anenge akati pararira ne mukati mwazvona mwo anenge eyirapa mwiriyo yeipanda.

Vona zvavo vakaronze kuti vantu takagara kudai ana adoko nganingiririswe maningi ebatedzerwa zveshe nezvavakazi vaite. Tinoabonga ngekuti kudhayako vaichizondotsvetwa oro voita ungati ana emushango. Hino zvinozi veshe vobapuve zvakaenzana.

Rainge njee peyani atete ekweduyo eidaroko eiti rabira woye uyayi uno tikupei mutombo akiti woye mumwe ndiyani waiuda nemutombowo zvimamhandara zvino ngezvimwe ngazvimwe zvaitiza kubeni kwainge kude mitombo yemuzvibhehleya peyani zvooroti zvoimwa zvozwe nekutapirirwa .

Anditi tinoshekasu nekuzvikora kwedu kuno wandoona hako kuti pane chinoda kuba chinoda kukunesa zvana zvino zvingaa zvimajaha kana zvimphandara ukatongozvironzera iwewe kuti todaidzira mapurisa auye muromo umwe ngekuti ngepaari pano ana eshe aadi kuzwa chinoti mupurisa.

Hunorambe hweindodaroko huzukuru ho kuti inini hangu ndikazwa muwiri wangu wapanda ndipei uno mitombo nditsenge .Musandiendi endese kuzvibhehlera yo ngekuti andidi kubaiwa ngenaiti dzo .Kubeni dzona naiti dzakona dzoroti dzabaya antu unozotoona zveita nekukasira kupora.

Adarokwo peya vebvunza vakati iii vona vona vanozomboita ingati vanokone kurapavo vanenge vakazombobve kuri tikati vanenge vakaenda kozvifunfita veshe vaisa nevanakadzi vanoenda kozvifundira hino zvakandonaka kuti ana edu aende kuzvikora aende kofunda.

Waizvizva ndiyani kuti ringadarika zibesha mupengo riya vantu vakaita batai batai vantu voroohamba veidaroko. Wakafukidza muromo wakapfeka nehembe dzakona dzekuzviputira muromo ngekutlya kufa akhiti woye hino tinobonga rakadarika zibesha mupengo riya.

Dai chiro chega-chega takanyagara kudai chinoda kufundirwa kuti kudai wozonyareketa nevantu vanenge vauya angaa aisa kana akadzi uzoziya nemareketere akhona, hino usikazi kufunda ungazviite ziireyi ngekuti unotozobvepo pamweni yakhona mwootukana.

Kwaiye kutobatirirwa hakwo kudhaya kuya kwaizwi vanakadzi vasaende kuzvikora kofunda. Kubeni vanonga vazoona mukana wakhonawo vakaenda kuzvikora kofundiswa zvinenge zvakabaati hwe ngekuti nemabasa akhona ekuzoshanda muzvibhedhlera vanenge vomaziya.

Mu nyika medu muno ere akiti wee makabai zvamwo hwe antu kungo shora zvawo mazuva ano unondoona ne ana edu eidaroko kufunda ori kuzovanzwa kuti isusu tinozoda ku shanda mu zvi bhedhleya kuti tizoita basa reku hloya vantu ori wozotoovawona veizviita antu eipora.

Vanoramba vakazvironza havo kuti hemunodai kufunda hino ziyai chemunofundira musangoti chibate tsve chibate tsve rumbai meienda mberiyo meifunda mishando yakona kuti munyaso kuziya kuti urambe wakadai unge meinyaso kuzoiona.

Waizviziya ndiani kuti besha mupengo riya ringazozwi mazuwa ano akuchina ii anhu akaa dikadika akiti woye wooroti munhu panaohamba waihamba akapfeka nemakweshe nemiromo yakambonywa ngemicheka ,hino tinobonga rakapera.

Kwai zviro zvakona hazvisi zvekungomuka woti nyamashi ndinode kuite chakati usingazi kumbozvifundira peya mborye zviro zvinoda kufundisa nekuti ukazoone ana akazvifundira anyari ana edu antu anenge eyimbai zvikona zvekuti onyarape unenge eyzviziva zvaanenge oita.

Vana vano vakhitiwoye unotovazwa vachidaroko ,tinoda kooshanda muzvibhedhlera mo kubeni vorozoti vaendeyo, nemishando yakhona voozoikona pheya vororapa antu. Antu anoita nekupora ngekukasira tobazvibonga hedu vana vedu vakangwarira mazuwa ano.

Tinobonga ngekuti ana edu ozviziya paa kuti dai teinyaende kuchikora zvino tisandoite ziyauendera kuti mwoguma mwondofunda zveshe zveshe muntu ngaafunde eiziya kuti zvandiri kufunda zvino zvinondigumisa pari ndinozoshanda ere munyari muzvibhedhlera mwo.

Taisheka zuwarimwe zvee zveidaroko kuronzwa kuti iiii inini hangu dai mwiri wangu uno wanyapanda ndipei mutombo ndimwe musandiendesa kuzvibhedhlera kubeni kwaiye kutya kobaiwa ngekuti yona naiti pachayo inozi aibviri nekurwadza zvetinonyaendeyozvo.

Aaa isusu zvedu tinondoramba teidarokwo kuti akhiti woye ngatibonge kunyari kuzwi neanakadzi anotenderwa kuti ngaafunde ngekuti kudhayakwo zvaisaveyo zvaizi anakadzi afundi koguma derayo hino tinozvibonga nekuti emazuvaano akuita nemishando orozoita nemadhokodheya.

Pakaita batai batai kunharaunda yekwedu uno kweizwaroko kuti mweshe vaisa naanarume aanakadzi akona kuti uyai kuchikoro antu mufundiswe ngezvemushando ndiani akada nekusara apana vantu vakakitiridzana kuenda kofundako .

Anditi ere mukuru wekuchikora kwedu waigara eindozvironza kuti mwakagara kudai majaha mwe nemhandara mwi ziyai kuti zvemunofunda zvino munoda kuzoitei ngekuti amweni enyu atozviziyi nekuti muma dhokodhera mwo munodiwa antu akadini kuti ashande mwo.

Dzingava Mari dzingadai kunesa akiti woye kubeni zvakabati mboryo kuendesa ana edu kuzvikora nekuti azogumeyo nekuzvikora anenge eitanekufunda orozofunda nemishando yakona yekushanda muzvibhedhleramwo ngepanopetuka kanyi teshe torapwa piya topona.

Gore rimweni takatenderera nechimwana changu Kalisito chadaroko chabeka chimbuti munzeye chichakona kuduswa ndiyani .Rakaadikatika mumakanyimo kutenderera patakazoenda kuchibhehlera kwaakusangana nevanozvikona aa zvakambonesa ere aa chotobva.

Handiti zvinoronzwasu kuti zvimweni zvakona zvitoro zvinochizotengesa mitombo zvinenge zvakachizobaakura nekuti hwee woro wozozviti ndee-ndee kuti ngei zvakadaro wozoona kuti zvinohamba nentaraunda chinenge cheichizodiva ndechekuti mitomboyo irimwo ere.

Zvimweni zviro zvino unotiwakazviti ndee ,oroti akomanawoye tinozvikona ere izvizvi kubeni zvinenge zvakabanaka, ngekuti nezvitoro zvakonazvo zvinenge zveizotengese mitombo zvinondodiwa nemunharaunda dzenyudzo kuti dai manyarwarapo zvikasire .

Zvaigara zveindoronzwa kuti hetakagara zvino mweiwona zvitoro zvino zvemitombo musafunge kuti zvazvakaita zvino ngezvezvakaita kweshe kweshe kumweni kwakona kubaari nezvakati mhorwo zvehambisana ngemitundu ngemare dzinenge dziriyo mberiyo kuti dzinenge dzakadini

Anditisu chinogara cheidarokwo chimwana changuchi hee maiwee chinomboite kuti Zvisiyane nemitombo ino inotengeswa zviin tikati ndau ngendau ine zvitoro zvayo zvinotengeswe mitombo asi chetinongoda kweeu uno ngechekuti inenge irimwo ere mitombo yakhona.

Anditi vaizvironzepo su kuti akiti wee ngatite kuti mundaraunda medu muno muite nezvitoro zvinotengeswe mitombo kuitire kuti mwanya rwara zviya zvizonga zviripadhuze hino kubeni zvimweni zvitoro zvakona zvinochizoba chizotosiyana nekunaka kwazvo zveienderana ngenharaunda dzenyudzo.

Zvinogara zvazvo zveindoronzwa kuti musadaroko kundoteme mbiti peshe peshe ngekuti yona mbiti inonge inotibatsira kuri kudai yozonyatorwa yorochizodhibaniswa nezviro yogadzire maphirizi woiswa muzvibhehleramwo antu ochizototengemwo.

Wochizoti wahamba mituntu imweni worozoningira nezvitoro zvinotengese mitombo zvinenge zvakaba siyana nezvekanyi uno. Zvimweni zvinenge zvakabakura nemitombo yakona irimwo inenge yakawanda mwochizoti kundoitengepo nekurapwa akunonoki.

Anditi zvaironzwasu kuti ningirai munharaunda mwamunogaramwo zvirimwo ere zvitoro zvinotengese mitombo kudai ngekuti munozopishe mwiri moguma muzvibhedhlera munenge musina munoda kuti munharaunda mwenyumo muite zvitoro zvinotengese mitombo.

Anditi zuvero mbuya angu akandi daroko ere akati ndicha kumamisa iwewe houno ramba weindo tore badza weitema tema mbiti ini auziyi ere kuti mitombo ndikati hee mbuya imi amuzviziyi ere kuti kwane ne zvibhedhlera ne zvitoro zvotengeswe mitombo yaka gadzirwa mazuva ano.

Tongati zuvaro tichafirwa nge mwana tiri kanyi uno tikati ere akiti woye akitiwe tochidini uchaziye mbuti uya mukati mwe gwasha ndiyani pakachizoti chimweni chochizvi ronza chakati rumbai moende ku zvitoro kwane zvitoro zvino tengese mitombo kwakuto rumba kwakuto tenga mwana opona.

Ndaimbodarokwo ndeishora kuti zvine ndaa yei hetine mbiti yedu mumashango muno. Mwiri yedu yanyapanda ndomwatinorumba teienda. Ndakazozviona kuti aah zvakakosha peya kuti tiite nezvitoro zvemitombo. ngekuti wazopanda nepakati peusiku zviyaa unorumba kootenga.

Akodaro makhoti angu zuwa rimweni maDharngitoniwo akaro yaruma paini mimba ouya nemishonga akona aana tikati hino watsa ere mbiti kanyi iyo akatiandina hambayi titoenda kuzvitoro tiende kotenga hetakazo pindemwo muzvitora zvemutombozvo kuguma yakatimwo chakata.

Chimboonana nasabhuku kuti chimbovhurai mapato mavanogara kuitira kuti unenge apisha mwiri muntu arumba aenda kuzvibhedhlera oguma otora mutombo muzvibhedhlera akadaroko anonoki anokasira kupora nekuti mitombo yakona inenge yakadhibaniswa.

Waidaroko musharukwa wedu achiti akhitiwee kuaaka kwevayungu kwakambatimborwo zvakasiyana nezvekwedu uno zvekuti wakada kuzviti batei kudai nezvidhina zvakonazvo zvotopera kuondomoka kubeni zvinoita nevayunguzvo kubagara nemakore akawanda vana veindofunda.

Taindodarokwo kuti ii akuhambiki zvakwo kwaana machongweyo mashango akhona akanyanya antu aro odarokwo kuti aimashangopi mitombo hino ii haiwa zvakazopera hazvo nekuti kwakachizouya nemitombo minyuwani mazuwa ano yoro zobekwa nemuzvibhedhlera peya nemuzvitoromwo.

Zvimweni zvakona unoroziti ukati zvakotu kuzvifunga woti vemundaraunda veduwo Azvingaiti asi tinobonga vane mandaraundavo anochizoita nezvitoro zvawo Zvinotengeswa mitombo kuti zvinenge Zvakati mboryo woroguma nemitombo yeshe yekaindi nekaindi unoiona.

Mbuya aidaroko kuti homorekera kubanze kweisvipa imi asikana hino miti yakona munozooiona ere hamunokotsora zvino zvamunenge mabatwa ngebesha mupengo zvino tikati mbuya kwane zvitoro zvinotengese mitombo ino antu akazorumba kuende kuzvitoroyo koguma mitombo yakona yeshe irimo kwakutomwa kwakupora.

Kunoti haZvo zviro zveironzwa kuti akhiti wee musarambe mwakashandise mumbiti endai kuzvitoro zvinotengeswe mushonga antu anenge eiti yowee tinenge tisina mare dzakhona kubeni unenge azviteedzera akaguma akatengemwo mutomboyo unozotoona kuti kabu nekupora.

Teizondoramba hedu teindobonga vona vantu vanozodarokwo kuteerera ngemuromo apo paanodqidzera kuti uyai kumushungano antu aarambi kubeni vanenge vazosvike pamusangano pona zvooreketwepo anhu anodetsereka.

Havarembi zvavo vanamutape kwedu uno anondoramba eidaroko, antuwee uyai, uyai muronzerwe ngezveutano kwauya anhu anoronza ngezveutano. Anenge ari nezvibandera zvakona zvinenge zvakanyorwa antu orochitozouya eifundapo, otopora.

Vanongogara hawo eidaroko eizvironza kuti antuwee huyai kumudhibano, itai kuti panodaidzwa mushongano paya vantu muuye ngekuti kunenga kunaantu ariyo peya. Dzingaa majahawo kana mbandara, aisawo kana anakadzi anonga eifundisa antu ngezveutano.

Zvinoti kana zvoronzwa zvinoita kunge dambe kuti bakiti wee huyayi tidibane, kunemidibano kune anhu vawuya arikufundisa ngezvehutano. Yino tinobonga hedu nekuti vantu mazuvaano kungodaidzirwa havacharambi kumbeni ozotivaenda otozofunda zvakawanda.

Iya zvaironzwa piya ana sabhuku vaidaroko "Uyai kumudhibano, uyai kumudhibano" antu orozoguma mworozotoona kuti vanoronza ngezveutano vaya vanoramba vaindozozvironza ,avarembi vorozvireketa ,antu orotozvizwepo obetsereka

Tinobonga zvedu anondodaroko kuhamba veironzera antu ngezveutanozvo kuti aarembi wondoona kunokuno kwaitagumawo muganga wenyuwo, tagumawo muganga wenyuwo antu ororonzerwa orowo zotofundazve zvoroozotonaka

Tinoto ona zvei rozwa zvo antu akaona kunge tee kuti kuneswa ori odaroko tine mishando yedu yatinoda kuita mu mizi medu ana mai nana baba kubeni antu azo unganepo oronzerwa ne zveutano zvo onozotoona kuti zvazvakabaiti hwe.

Vaihamba vanthu veidainzirwa eye uyai uyai muone kune anthu ari kureketa ngezveutanozvo kubeni vanthu voro vodaroko tine mashakura edu asi kune vakazvikona vakaenda vakaronzerwa ngemajaha nembandara.

Vantu vaichindo daroko kudzara pa muraini po kwai chiinyi marariya kwai chinyi marariya kwai ndakarumwa nge ndunga hino tinobonga ngekuti antu eutano aka hamba akachi zotopa ne antu zveku fukidza zvekuti makanya ata ne ndunga dzo adzi murumi.

Vona havo nje vantu vakona vanoita nezve utano zvino tino baiva bonga ngekuti nge kuremba ko ava rembi vano hamba vei daroko vei nyora vei namira vei daidzira antu echi zvireketa peshe peshe zveindo iswa zvo kundoti zvo antu aerenge ngezve utano zvo.

Vona peya vanoti veironzerwa kuti uyai muzwe ngevantu veuytano vauya. Vantu vanodaroko kuti ere akhiti voye toramba toti mangwani mangwani ere tinoda kurima muminda. Asi kune anenge azvikona kuenda oguma anobaronzerwa antu otofunda.

Haa mazuva ano varikuhamba neaisa endodaroko kufundisa antu ngezveutanozvo. Peshe-peshe oro vodaroko veironzera antu, antu voye ngatiite nezvinotipa mare tozoshandisa nemwiri ino yapanda.

Takandojaira kuvamuteto wokuti akanga adaidzirwa zviya kuti uyai kumudhibano anenge eiti tapedza kuite mudhibanowo topuwa nekamare. Kubeni zvona muteto wazvo zvinenge zviri zvokuda kufundisa antu kuti antu asare eizoziya. Hino tinobonga ngekuti zvojeka.

Kubeni peyani havarembi kuramba veidaidzire mishonganayo kudayi kwanyanaya kana kwanyatondora inondodaidzirwa. Antu oorodaroko kutuka nekupopota. Kubeni azoguma kumishonganoyo unozondoona kuti zvinenge zveifundiswa zvakhona zveshe zvakandonakire antu, ende hapana neunosara.

Kundoti zvazvo zveironzwa zviya tinenge teifunga kuda kuende kumagawu kwedu nokopedzise mashakura ano kubeni zvona zvinenge zvakanaka kuti mukazwa anhu eutano zviya eideedzera mutwarepo nezvimhandara zvo nezvimajahaho zviende kodonhedzerwa kwezvinoendweyo ndiko kuti neutano hwakonaho hunake.

Kubeni vona peya vantu vakhona avatorembi zvawo kudayi kunyari kuzwi kuhambekeo veiende kozviita zvirozvo avarembi hino isusu vakhona tinenge teindobhuirwa tisu tinochizotopota teiremba asi tinobonga hedu ngekuti vakanyaguma kuntaraunda kwedu uno Antu ozvizwisisa zvo zvekuzi kune muhlongano wekuona ngezveutano.

Kudaya ko waiti weizviningira woroti wakiti we wana wano ikwaashi ere zvakaitenyi izvizvi zvoronyangadza nekuningira katika kwaiya kushaya mitombo hino zvinozvi tinobongangekuti veanya rwara ana adoko ano orumba kuenda kuzvibhedhlera korapiwa .

Antu kudhayako kwaingd kungobara wodaroko unoona Mai vamweni vane vana teni woroti akiti woye kuchiri kubara ere ubeni kwaiva kutamba piya zvinoshandiswa hino tinobonga mazuva ano nemapirizi ayo vomwa nemapirizi.

Kwai kundofundiswa kona jee kwakanaka muteto vako ngekuti kudhayako vantu vaindodaro echindokura hapana neaiaronzera ngezveutano zvino. Antu aindoti chevaita vaita hino mazuva tinobaona nemhandaradzo dzinonga dzaronzerwa dzeichizodakara.

Mai vemusharukwa wedu uno vakabatinakira ngekuti apana nepavanosiya veihamba veipa antukadzi neanarumewo zvekudxoka vantu veifundiswa kuti vantu vazvizive kuti hutano huno hwakakosha hetakagara zvino.

Ndianai waizviziya kudhaya ko kuti kuchazoita zvibhehleya zvinenge zveihloya anamai anemimbawo kuti azobara zvakanaka anditi anhu kwaiya kundobarira kwaanaGomondoni uno oroodarokwo kwai mwana wafa ,kwai wazotsvodza ,kwai zvazodini hino tinobonga.

Antu kundodarokwozve veidaidzirwa ndiSabhuku naMutape, ''uyai'', kwauya antu vabve kuretuyo vanode kufundisa ngezveutano. ''Uyai'', antu oro oronzerwa orozotoonakwo zveibatsira ngekuti hakuna vanochizoroorwa vakatsonga.

Haa muno mumaruzevha muno pamwepakona vaiti ukahuti ningire hwana hunobarwa muno oro voti ere akhiti voye unoda kuita kwashi kani. Kubeni pamweni kwakona kwaiye kuchizokorera kuchizonase kuzoziya kuti unobaite mapire echikafu akona akanaka. Hino tinobonga ngekuti antu mazuva ano vozvifundiswa.

Anditi aidaroko kutatamuka achirumba murenje woguka aizoziya kuti zvinorapwa zvakadai ndiani hino tinobonga ngekuti mazuva ano kuti deiungaguka godoro vantu vava kuziya tiripo.

Zvino zvazvino chitodai zveitochinja anditi kudhaya kwosu kwaiya kundoti dai antu anyakuwara eirumba rumbakwo kweitambiwakwo antu aindotsengeswa mbiti . Hino zvinezvi nemitombo yakona yaayo peya yemazuwa ano yotengeswa inodaroko nemuzvitoro mwainenge iri.

Ndiyani waizviziya kuti takagara kumakanyi uno kunenemichini inoita nekuchizodaroko kuti kudai mwanyati tinode korapwe makodo yoguma inochizoita nekupfanywa pfanywa kubeni vona vanenge vari ngedera yo peya kuma taundi vanoiziya nemichini

Aiti ijee pheyani arumbwana ekweduyo eizvironzerwa, kuti munosise kuti mupote mweiende kunoenda anthuyo kwaanoti ooguuma anenge eizofundiswa nekutbatamudza mwiriyo kuti nemakodo akhona agwinye, hino arikubaa zviteedzera ah kuti ano chizotogwinyebpo .

Antu aigara akafenda kanyi uno kunyanya dzona majaha nemhandarawo aradaroko kurumba mumapatomwo unozoona muntu kiribidi kubeni kwaiya kusaziya kuti kudaroko kuti pane mitombo inomwiwa nemvura dzakona dzinomwiwa dzekuti mwiriyo igare yakagwinya.

Eya taindozwaaroko ,musarumba rumba ngekuti muneguke mirenje ikange yaguka atizozii kuti tochidini, hino mazuwa ano zvaaba anaka hazvo ngekuti nemitombo yakona yaayo peya nekuti nemakodowo arambe akagwinya nezvinenge zveichiningira netsinga dzo nemahambire adzo zveshe zvaamwo muchibhehleyamwo tinozvibonga hedu.

Vane mare dzawo hai mazuwa ano vanombo oneka ere zvekuswera veite kwiti kwiti kurumba mumapatomwo anochidarokwo kuenda kune vantu vanozvidzidzisa oguma waro vochi zotogara pashi eitambarara nemakumbowo echichiitiswa wo ozotodai nemwiri wakhona watozogwinya zvawo.

Mitombo ineyi akitiwoye aina nenda yekuti kwai yemishango kana yemuzvitoro kana kuti inode kupuwa anae mukhuhlana basa neanondoita zvekuti mwiri yawoyo igwinye anondopuwa nemitombo yakona kuti irambe yakagwinya orozotoona zvee kuti zvinenge zvakati hwee.

Zvona zvinenge zvibaari zviro zvakanaka peya kuti ana ano aende kuzvikora agume aende koofunda. Anyafundekwo ndooku anyazoona newachi dzakhonadzo dzinenge dzeide kuzoerengwa ngenguwa yeanenge eiite zvavozvo zvekutomuka tomuka zvekuti makodo agwinye anozozvikona peya.

Nekuzvikora kweduwo zvinoramba zveyingoronzewa kuti here akitiwoye zvamu nombonyavatora vana vano meyienda kunotamba navo meyirumba navo nyangwe kunokabwe dzotoro itai kuti mugare nemitombo yakona yekuti kana mwawona akuwara mondoti nongerepo mweyi ashidza.

Taisheka zuwa ro ana edu eitora zvimweni zvakhona eitsokotsera zvimichini tikati musabata zvese zvese imi zvimweni zvakhona ngezvemuzvibhedhlera zvinode akazvifundira akiti woye ngatiendese ana kuzvikora aende kofundira kuti muchini ino inoita mashandisirwei.

Anditi taizvironza nekuti akhiti wee ana ano ngaaende kuzvikora aende kofunda azoziya nekuti zvimweni zvakhona zvinoshandiswei ngekuti zvingangopedzisira zvonongerwa zveindochizwi ngaapapa ngaapapa kubeni zvinenge zvinemishando yazvo yakakosha kunyanya zvemuzvibhedhleramo.

Akiti woye chisingaperi ere munobati ere kudhayako antu aidaroko kudai mwiri yanyapanda apana newaikuronzera anamai aindozoona nebhokisi roouya hino zvinozvi tinobonga ngekuti kwaane nezvekufona anhu andodarokwo dzochaiwa serofinodzo mwana uno wapanda.

Kunyavaronzera vana vano avazwi, vanoite kunge vakatsokotere zviro munzee dzawodzo kuti musatema mbiti hino nemashango ngekuti ndiyo mitombo yakona yatakagarira ngekudai mwiri inyapanda toende kobvita teimwa topedzepo topona.

Ndaizvironza zuwa rino ndechiti akiti woye andu anonyashora hawo kanyi kwedu uno Ngaone kuti kwakadzara nematundu asi mukati mwematundu nemapuwe mwo mwakachidzarawo ngemitombo peya, yekuti dai wanyazwa mwiri wako weipanda, kungorumba kodambura nekutorya

Ndakade kufa ngekutukwa zuwa iro ndimai angu eidaroko iwe usandobvitabvita zviro ukazviona ngekuti uchabvita nemitombo ndikati yee mai mashango anoera akati ndiyo mitombo yakhona, hino mazuwa ano ndizviziya kuti kudayi wanyaone mbiti yakaema ayibvitwi.

Kubeni peyana antu aindoramba eidaroko kuti "munoarekererei mashango ano, munozvirekererei munongwarirwa nyoka mumapuwe ano nemimbiti dzino" tikaiti aiwa ndiyo mitombo yakona worochizoona antu adaroko arwara voende kobvitepo otopora.

Iya aisheka peya vachibva kuma mataundiyo munoti tsetse mumashongo mumabereremo ngenyi tikati asi mashango pi ndo mitombo yakona miti yeshe yamunoona tinoite yekusima imweni inomera yega ndiyo mutombo inotirapa tirikanyi uno .

Chakadaro chedu chimunun'una cheducho chauya kubva kutaundi chauya kukisimusi kwambuya kanyi unono chikati mbuya munodini kutore badza mweikura kura mashango ano eshe tikatosheka kuti ayimashangopi ndiyo mitombo yetinopona ndiyo tiri uno.

Anditi antu aidaroko su eichitaura eiti akiti woye ndau yenyu yekwanaKuzuzukayo ine mbiti ere tikati kune ndau isisna mbiti ere zvimweni zvakona zvoroita inga zvimaruwa kubeni itori mitombo peyani unozoti ukada kuiti shandisei wizotoona wotopona.

Antu anoti eihamba wedu uno oro ooti akhiti woye mashango ere aya munochengeteri makwasha. Tikati ayi makwashapi zveshe zvamunoona zvakati khoo khoo ndiyo mbiti yakhona, mitombo iyoyo. Nharaunda yekwedu ino yakazara miti mushangomwo kubeni ndiyo mitombo.

Zvainge jee peya zveironzwa kuti hemunomaona mashango ano akapera kudzare mitombo kubeni worozozviti ndee ukati wati bude apapo unondoona mitombo, bude apapo unondoona mitombo wotozoonazve peya nemitombo yakhona kuti inotoshanda maningi.

Anditisu tainesana nababa vekwanguyo veindoti peshe peshe pamunohamba, munondohamba mweinongere miti mweisima. Ndikati eya ngekuti mbiti ino ndiyo inotirapa peyani. Miti ino nemashakani ano azvibviri ngekurapa. Hino tinotozvitonhera patinenge tazvionapo teiuya teisima.

Handiti vaizvireketasupo echiti hemunogara zvino munozviziya ere kuti yeshe mitombo yemaka garisana nayo ino, yemunenge makangoti tsee tsee mumaberere tikati atiizii zvikazi aah ndiyo mitombo inorapa kudai ngemikushana yo ngemishana inobaarapa kwemene.

Runoite gwiti nehwana huno kuti musahamba mweiteme mbiti wee musateme mashango ngekuti emunoti mashangowo ndiyo mitombo yakhona. Hino anozvizwa ere ana atinobara ano asi tinochitobonga ngekuti zvimweni zvakhona vopota veizvizwisisa avachatemi.

Kubeni zvimweni zvakono zvori woita zvemahara wakazvi ningira apo ndiyo inenge itori mitombo yakona peya saka tinochidaro akiti we musaite kuti muteme teme ne hurumende yedu inodaro kuti musa teme teme mbiti ngekuti ndiyo mitombo yakatinakira.

Kubeni peyani imweni mitombo vakaiti ndee unofunga kuti haa haina nechainobatsira. Kubeni vona vanenge veiiziya vanotoiziya saka zvimweni zvakona zvinonga zveida kuronzerwa. Kuti nemitombo ino inobara inyari yemuzvibhodhleyayo inyari yenyuchidzo inobara.

Antu vaigara veizvironza peya veiti iya yona mitombo yemumakanyi muno yemunoronza ingatoporesa ere kubeni anozviziya anaGabaza oroozodaroko kuti aah ndiyo inoporesa kudai ikanyazodhibaniswa nezvaino dhibaniswa yeiswe muzvibhohleya inobaarapa.

Vaisheka peyani veiti munotinyepera kuti ndiyo mitombo yakona tikati ahh yeshe yamunoona yamunoti mashango makwasha ana akazara mumakanyi minomu ndiyo mitombo yekuti ukazwa mundani mati twiyo ukatora ukatsenga wato.

Ndiani waizviziya takagara kuno kuti mashango ano, nemashakani ano zveshe mitombo, Nemidzi ino mitombo, kubeni mitombo antu anochizoitora nemitomboyo yooro oyinansira pheyani, yooro yozoiswa nemuzvibhedhleramwo muzvidumbumo, vantu vooro votozorapwepo veipona

Tinobadakara zvedu tiri kwedu uno hatina nemututu unochayeshwa nekuti tinenge teiziye kuti dai mwiri ino yanyapanda. Makodo ano anyaguka nemitombo yakona tinayo yakadzara mumashango mwedu muno yoro yozotorwa yeidhibaniswa totorapiva topora.

Naana Mundoma mazuvano akachi zodaroko kukopera ona ana Gabazawo anondoti peshe-peshe anenge eindo zvireketa zvemitombo ino. Hino ozvireketawo echichindo daroko ngemazita ayo dai nenyange iri muzvibhotoro, okona peya neku ierengudza ngemazina ayo nezveino shanda zveshe.

Vantu vanochimboti havo aGabaza vakutanga kuzvireketa nemusoto yapera zviya inoita kunge Yoda kuamba nesoto kubeni anenge eironzera antu mutombo ino kuti antu agare eiziva kuti kuramba veiziva Iko nekuikuwa zvinoita matwirei uye nekuzopimirwei kuti vantu vakona vamwe.

Kugaro akangozvironza muno mumuganga medu asi pamweni pacho kuyayiya ndiko kunenge kungatitambudza kuti musatema mumbiti ngenguto mona mumbiti ndimo matinobvisa zvatinenge teida kushandisa kunyangwe kugeza.

Kutamika zvayo mare yakonayo akiti woye antubozoramba indodaroko nembitidzo dzemishango kubeni nhemazuwanaya peyani mbitidzo dzemishango dzichizodhibaniswa nezviro mukatimwo dzoroiswa nemuzvibhozveya zvekuti ana ano akaambe kumwa mukukura kwakona kunokasira.

Kudhayako ere antu aindodaroko yove twii nemitombo kubeni vozotozviona peyani nanyamashi uno. Kuti mitomboyo ngeinotorapa ukangodai zvako ukaona mutomboyo ukauti kadwa aa muntu otopora, kunyatsenga nemahlakanivo unotozozwa gwindiri.

Anditia aGabazawo anoramba akazvironzasu kudai antu anyapedza kuchumaira zviya ngeSoto riya orodarako kuti here akhiti woye mwemboemai ndimuronzere mitombo ino mwakagara hino tinoabonga hedu musharuka uno kuti ngarambe idaroko antu anoramba eipora.

Anebasa madhodha ekwedu uno kutohamba eironzera antu kuti zvemunoiningira zvino mbiti ino haisi mbitiba inongomera yega. Ine nemishando yayo yekuti inorapa kudai neanyambozwe mundani, anohudha , anorutsa inorapa mitombo imwi.

Kusandoziya zvakwo kwona mutemo wakwo kwakashata ngekuti antu akaramba eiironzerwa pheyani ngezvemitombo zvino anopedzesera odziziya nekudzitema kuno nekudziita dzemahara kunopedzesera kwapera ngendaa yekuti anthu anopedzisira odzironzerwa nemushando wakhona zvayakanakira.

Amweni ngekusaziya kuno pheyana anochiti akaguma nyangwe nemumizimwo oro ona mashango akati tsee tsee neberere, oroochisheka kuti azii zvaanoita kubeni ona anenge asingazii pheya kuti chakati tsee choo mutombo inochirapa anthu mwiri yapanda zvii...

Tinobonga vona vanotamba vezngoreketa ngezvemitombo zvino ngekuti vamweni vanenge vasingazozvizii kuti akara zvino mitombo inombooneka kuri uye inomboita mishando wei hino vafundisa anhu vano tinavo....

Antu aidaro anenge abva kumataundiyo " hee antu arikanyi uno munochengeterei mambiti nemakwasha kudai" tikati aimambiti ba ndiyo mitombo yatinorapwa ndiyo uno kuti mweinyada kuti toomutsira mitomboyo tinomupa nguwa ngenguwa mwatopora.

Zvinogare zveironzwa kuti zvimweni zvakona zvinode kuti nenguva yazvinoronzwa anhu ti tiyayeye anhu echizofundiswa ngezvemitombo zvino nezvekurya zvakona kubeni zvimweni worooti ukazviti ndee ungafunge kuti ngezvemahara kubeni ndiyo mitombo yakona inobatsira.

Sabhuku wekwedu unono unongodaro pese pese padhibana neantu vakiti wee ,regai ndimu ronzere zvemitombo ,regaindimuronzere ngezve mitombo, vantu vorozviita zvekutamba kubeni vanenge vazviyaiya uno zotoona kuti vano batsirika komene.

Anditi vantu vanogara veizvironzerwasu kuti musandoteme teme mbiti ino nemashango ano mweiti mashango amweni yakona ndiyo mitombo inorapa nezvifesana inorapa nezvitsinga hino tinobonga hedu ngekuti antu akuti akaronzerwa iyaiya mazuwano aacharambi.

Zvimweni zvakona peya munobagara mworoti hino zvinyi izvizvi makushango ano tinoone kuri badza rekuti titeme teme mambiti ano kubeni inenge ibari mitombo peya inozorapa inenge yeide kuti antu afundiswe hino tinobonga zvedu anoronzera antu ano nekuti antu ozviziya.

Kwai mukasazvironzerwa mungazviziya here zvimweni zvakona waizotoona ana edu ano eitora nemakaura eihamba eitema mworooti munotemei akati tiri kubvisa mumbiti ino ngekuti inobara nyoka haa musadaroko ndiyo mitombo yakona peya inotibatsira.

Tinondo ramba zvedu teindo darokwo kuti akiti wee tino abonga aya ano ramba eyi fundisa antu ngezve mitombo zvino kudai ko nyazi ngepa ndamopo antu anyafa unozoona osimuka eyi reketa nge mitombo ino kubeni yori yozo batsirepo ne antu.

Anditi anhu anondoramba eindozvitsumba ere kuti aifirei asharuka ano ngekuti ndiwo aizogara eironzera antu ngezvemitombo ineyi yemushango , hino tinobonga ngekuti ona anana Agabaza akasara arembi kuramba eindoronzerwa antu , antu orozotodeysereka.

Haa tinaro dhodha rekwedu uno .lroro ere kundoti kudhibana arina amweni mashoko erinonge reindoronzera .Rinodaroko kuronza ngezvemitombo .Rorochidaroko kuri kuronzera anhtu kuti mashango ano makwasha ano akapera kuzara mitombo nemashandisirwo yakona .

Tichiti takagara kuno vantu vaindofunga kuti tsangamidziyo ndiyo mitombo yoga yakanyanya kukosha mushango. Kubeni nezvova zvitorivo zvakakosha peyani zvokuti zvinonga zveindoda kuti antu aronzerwe kuti amuno zviona zvova zvakakosha mitombo.

Ndiye zvedu musharukwa wekwedu uno iiii tinobaamubonga zvedu ngekuti unondodaroko nguwa ngenguwa ounganidza antu eichindodaroko kubhuya ngezvemitombo akithi woye ngatishandise mitombo kudai inyari mitombo yemashizha inochizokuyiwa antu orookombidzwa eitaurirwa nemishandire wayo.

Vanoti veizvironza zvinenge jee peya kubeni vanenge veibhuya zvemene kuti akhiti voye mitombo ino inode kungwarirwa. Ngekuti heinodai zvino haibviri ngekurapa ingaa yechindau ino kana yechiyungu yeshe inode kuti ingwarirwe peya mitombo.

Kaa zvi je kana dambe zveironzwa ndiana sekuru edu ano kuti munozviziya ere kuti mumbiti ino inoshanda hino ngekuti ukaironerwa usina napamwe panopanda unofunge kuti anopenga kubeni ngenguwa yepanozopanda pako kungatotaju mashakaniwo wototsenga tsenga wopora.

Kai zvimweni zvakona takagara kudai muntaraunda muno ungazviziya ere unenge uiti zvako mbiti yakangomera yemushangoyi ino. Kubeni yozouya vantu anonasa kuiziya ozomuronzera ngezvayo oro vozotoona kuti iya zvatinodaro zvino takagara nembiti yakakosha.

Anditisu kuSotoyo kwatabva nyamashi antu anga achizoita ngekuremba aGabaza oti simu akati akuna unoremba ndisati ndaronzera antu ngezvemitombo kwachizozwaroko muchumairi akati apei mukuwo aronzere hino antu haazoronzerwepo anditi antu eshe abva ozozvida.